Sakubiire deɛne zie a sakubiire tɔngee fuollee ba mine are la nugɔɔ ka ba mine are nudure kyɛ ka ba mine bayi a be a nimitɔɔreŋ a ngmeɛrɛ ba nuure a varra kyɛ ka lɔɛ are are a puoriŋ a sakuuri yiri gaa te are la tɔɔre zaa kyɛ kaa biire are a daa maaroŋ a deɛnnɛ.

Bal kaŋa deme la ba tagra la miri gɛrɛ ba puore a su bon zuŋkotuŋ zuŋutoŋ kyɛ tuŋ gbɛ woore bomma ka a e zeere a ba puore na e ŋa taŋ kpoŋ la ka moɔrre aneŋ daare a e a be zii lɛ.

Zu maale zie la a pɔge zeŋ la o dakogo zuŋ ka kaŋ meŋ zeŋ vaare o lambarekazeɛ a dakogkpala mine naŋ biŋee la kyɛ ka gbɛɛ a sãã a seɛ torɔza a nimitɔɔre be a monsuni na naŋ maŋ vɛŋ ka a zu ko are la be kyɛ ka a enfuoni zu maale enfuoni yagle yagle a die zaa wa te gaa.

Nyɛ dɔɔba nensaalba naŋ tɔgle maale dɔɔba dɔ dɔɛ la a peɛle boma kyɛ ka a puori saŋ na ka dɔɔ kaŋa meŋ te kyɛne a vire o nuure kyɛ ka bonbolotoge kaŋa mɛ a are a te do saa a e ŋa kõɔ poɔ la ka ba ba ba are.

Seemaa diibu ane nimipɛle zie la a kyɛ nyɛ ba naŋ maale a zie ŋa kampil ka daare yɔ gyere a zu zaa bie kaŋa are la be a pɛgle pɛrɛtɛpelaa ka seemaa be o eŋa kyɛ Ka o laara a ziezaa e la bone bilii bilii naŋ yɔ biŋ biŋ konkobilii ka mine poɔ taa bonzeere kyɛ ka puori na ka noba te are be su bompeɛle.

Paaluŋ kanga noba la. Ba yieɛ la a kyɛne zie gbangbalaa kanga. Nyɛ sɔgonsɔ seɛŋ ba kyɛnɛ. A sɔgonsɔ viɛle la yaga. Ba mene pɛgle la ba lɔgbilii, ka ba mene vogle zupule. Kyɛ ka a sori na ba naŋ kyɛne na, k'o tuone tuone boŋ piɛle o zaa wa gaa

Zanoo zie la nyɛ pɔgbilii neŋ bidɔbɔ naŋ zeŋ zeŋ a eŋ ba tobo boneŋnee ba zaa zeŋ neŋ la ba kɔmpiutarre a kaara kyɛ su kpareɛɛ naŋ waa suunee ba zeŋ la dakoge zumazuma zurreŋ a kyɛ kaara a ba kɔmpiutarre a kyɔgrɔ.

Daa poɔ la a kyɛ ka bonkoɔrebɔ zeŋ aneŋ ba bonkoɔree ka a bondaareba meŋ bebe nyɛ pɔge naŋ zeŋ a le o zutaraa a eŋ toori lɛɛbie a veɛlɛ lɛ nyɛ da wɔmmɔ bonkoɔree bonnyɛɛree naŋ be patare pareŋ kaa pɔɔbɔ a zeŋ kɔge pɛbilii biŋ biŋ la be ka sɛmaanee aneŋ waare aŋ zaa biŋ biŋ be.

Paaloŋ kaŋa deme dapaaloŋ yele la nyɛ dɔba naŋ are a waa bayi a nimitɔreŋ be a peɛla boma, kyɛ ka dɔba ane pɔgeba meŋ kpɛ te yi diveɛlaa kaŋa poɔ wa yire a die sazu zaa uri la vʋʋ veɛlɛ ka enfuoni mare mare a dangɔnne zaa kyɛ ka ba gyɛre gyɛre boma a ba zie zaa a te waana.

Di mɛ zie la nyɛ ba naŋ woo woo daare biŋ a zie zaa ka ba mine taa laare a tuo tuo kyɛ ka sèèlee kpɛ ma dɔɔ naŋ tuo a laa kaŋa denli bare a kyɛ wa kyɛnɛ.

Bonkoɔre zie la nyɛ bomma ba naŋ duore duore sokpɛmɛŋ bonsuuree la kyɛ naŋ de a mine meŋ gaŋ a gɔɔta gyiire te yagle yagle dobɔ are la be a willɛ a bomma kaara kyɛ ka a pɔgɔ a bon koɔrɔ a mare o bie a are kɔge a bomma a ba puore na zaa e ŋa dakpoŋ la tɛɛ lɛ te gɛrɛ.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

Yel kaŋ yel naa la a kyɛ nyɛ nobɔ naŋ gbultaa yaga lɛ ka ba su kparesɔglɔ ka ba mine meŋ su kparepeɛɛli kyɛ ka ba mine a eŋ nɔwoore kyɛ ka ba gbultaa a segilitaa are tabol kpoŋ be la a ba seŋsugliŋ kaa zareŋ bilii bilii a yɛ ngmaa ngmaa a zie zaa.

Bun maaleba zeɛ la a kye dɔba ne pɔgba la a zeng langtaa a poɔ pɔg la ɔ zukomo zaa kye ka a dɔba zeng a nyuge da bolunton peɛle peɛle mene ata a tuolo ta a doɔ kanga arẽ la poɔring a muulo kaaraa yele na ba nang ire kye ka ba lɔmbori na zaa e nga tabol ka buma dɔgli dɔgli ɔ zung.

Saakononŋ yeltuuree enfuone la nyɛ dɔɔ bɛrɛ naŋ zeŋ zeŋ a vaare wagyɛ peɛɛli ka tumpaane a biŋ ba nimitooreŋ ba mine pɛgle la tumpaan ganga dabilii kyɛ ka ba puore na zaa a te e mɔ paaba naŋ bule mire mire lɛ kyɛ ka kaŋa a are a ba puoriŋ.

Semaa diibu zie la. Kyɛ tabul zu ne semaa irruŋ irruŋ. Semaa seɛlɛ seɛlɛ. Sɔ bilii ane tiɛ be la be. Ka gilasere ane koɔ a biŋ biŋ be. Kyɛ ka ba irrɛ a semaa. A pɔgɔsaraa kanga irre la a semaa kanga a duno a kyɛ laara

Sèèmaa di zie la nyɛ dakog veɛle naŋ biŋ gyoi gyoi lɛ tabol biŋ la a dakogro kpakyagaŋ nyɛ a takorre ne a deŋdore zaa e la kyaanaa lɛ ka a die poɔ zaa a salle o zaa e kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ kyɛ ka a daare be a nimitoore na zaa.

Sokpɛŋ zu nyaama a kyɛ, nyɛ noba are la a sokpɛŋ zuŋ, kaŋa leɛ dɔɔɛ la kyɛ ka lɔkpoŋ a are ka o nyogbore zaa a ŋmore ŋmore o zaa, a lɔɔre kaŋa meŋ la are la a sokpɛŋ, a leɛ wuli popeɛlaa, kyɛ ka moto zɔnɔ kaŋa wa para, a zie zaa e la nyoore lɛ.

Diveɛlaa poɔ la nyɛ die poɔ ba naŋ saali k'o e kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ a nyerɛ o zaa felɛ felɛ dakogri be la a die poɔ ka tabulɛ meŋ bebe dakogi zomazoma la kyɛ ka a die poɔ zaa a e kɔlɔkɔlɔ lɛ boma biŋ la a tabul zuŋ kyɛ ka a dakogri mine gaa te biŋ foɔlaa kaŋa ka vūū kyaani.

Nyagema zie la a kyɛ nyɛ noba naŋ su bompeɛle pɔge ba enne zaa a tuŋbogi nɔɔteɛ ama naŋ e peɛle kyɛ baŋ daara daga ka ba mine meŋ eŋ nɔwoore ba zaa a wa te gaa a diveɛla kaŋa seɛŋ la kyɛ ka ba zie na zaa a veɛlɛ koloŋkoloŋ lɛ ka dakpoŋ kaŋa are a puoriŋ.

Yikpoŋ la are ŋmagnyagaa lɛ a tuo tuo la taa zuŋ nyɛ a yiri sogoŋso la ka dabilii ane dabilinoɔ a biŋ biŋ be noba yɛ zeŋ zeŋ la a deri dinɔɛŋ kyɛ k,a die seɛ ba taa moɔ.

Nyɛ bonwoge bɔlɔnŋtɔmm kaŋa naŋ are o woge ba peɛɛle zaa neŋsalba are are la o seɔŋ ba mine yɛ lirelirɛɛ taa a koritaa are kyɛ ka ba mine meŋ are are wuoro wuoro a yɛlɛ korɔ taa a puore na e la sawɛwɛree yoŋ kyɛ ka a sagbane a e sūūnee.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

Di mɛ tontonba la, ba bieŋ zeŋɛ la ka ba mine go go ka ba mine dɔ, a ba kaŋa meŋ are la, ba vɔgeli la ba kpolo naŋ waa suune kyɛ ka ba su ba kparre ka ba mine kparre a nyigire ba mola nimiri a teɛrɛ nasaal muuri a die ŋa poɔ, a zie zaa pouri na zaa e la mɛ la a wa te do gaa kɔɔdeɛne zie la ka ba maala.

Kɔkɔre ane yelyaga zie la nyɛ noba naŋ zeŋ zeŋ ba Waala noba banaare dɔbɔ bayi ane pɔgeba bayi kyɛ ka a pɔge kaŋa bonyenaa a are a leɛrɛ o nuuri a kyɛ maale o zu a ba puori na zaa e ŋa kyaanaa la be a be ka tabolo bebe ka na zeŋ dakogri zuŋ.

Dɔɔ neŋ bibilii la be a kyɛ. A dɔɔ kaara la vũũ yeltarre. A maala ka a bibilii kaara. A bibilii mine arɛɛ la, ka ba mine meŋ zeŋ zeŋ, ka ba mine meŋ gbi dumo, ka ba mine meŋ naŋ pɛgle ba bibiltaa are neŋ. A bibile kaŋ bas u kpaaroo. A dɔɔ meŋ dɔɔyɛŋ. A dɔɔ kaara a boŋ. Kyɛ ka kɔŋkɔ a biŋ be.

Yielle ane seɛre zie la. Nyɛ pɔgsaare naŋ leŋ leŋ boma ba zu pʋɔ bompeɛle. A leŋ leŋ boma eŋ ba zuri zaa.A eŋ ba kpankpangolɔ ane ba nusuglɔ zaa. Ba seɛ la wagɛre kyɛ a dɔbɔ meŋ seɛ la wagɛre kyɛ bare ba nyabɛɛ kyɛ ka ba vuuni a seɛrɛ ane dapaalɔŋ.

Saankuno boŋ maali. Nyɛ pɛbilii naŋ biŋ ka boŋ viɛle viɛle, eŋfuone irruŋ irruŋ a be a poʊŋ. Laa bilii meŋ biŋ biŋ la be. Ka zɔnɛ bebe. Ka konkobilii meŋ yɔ fori fori zi foreŋ meneŋ. Kyɛ ka boma mene e na zueɛ ane koeɛ a yagle yagle a sazuŋ

Kuore zie la a kyɛ ka daga biŋ wogroŋ lɛ.A noba zaa naŋ bebe toore la boma eŋ ba ziire zaa. Ba eŋ la nuwoore kyɛ ka lɔpeɛle ga te are a nimitɔɔreŋ. Yaare be la a zie zaa kyɛ ka a nimitɔɔre siŋ buli buli muɔ.

Di veɛlaa kaŋa la ba biŋ la boŋ veɛle a dieŋ dakoge veɛle ka tabolɔ meŋ waa kɔlɔŋ kɔlɔŋ lɛ ba biŋ la kɔŋ dɔge a dieŋ la o naŋmeɛrɛ saseɛ a dieŋ ba biŋ la tiivire ane walaŋsire a die poɔ a fie sazu e la pilaa kyɛ ka o diŋdɔre a e kyaanaa.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

Sotu ane yelseɛlɛ nyaabo eŋfuoni nyɛ noba naŋ are a gbulli taa a yiŋmane ŋa seɛŋ a yiŋmane e la kpoŋ ŋmagnyaŋaa lɛ a kyɛ waa pelaa a yiŋmane seɛ na zaa e la kɔlɔŋ kɔlɔŋ moɔ ba buli be kyɛ ka noba ŋmaagyili a manna yɛlɛ a korɔ taa ba mine teɛ la ba seere ka ba mine de ba nuure lere ba puoriŋ.

Zʋŋ nyogera ba la, ba are are la ka ba mine su kpare ka ba mine meŋ ba su kaŋa. toŋ la pare bile zeɛ kyɛ ka gboe a biŋ biŋ yaga yaga lɛ a ba zie na zaa e la neetiri yoŋ a wa te gaa kyɛ ka bon kpole kpole mine bon zeɛre a kyoɔ a zʋŋ nyɔɔ neetire eŋe.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

Duoriŋmɛyagreba la bama wederoo lɔmboreŋ a dɔba yaga be la a zie ka enfuoni be ba zuŋ a enfuoni mine sɛgrɛ la peɛle ka mine sɛge ne sɔglɔ a doba zaa eŋ la kparbɛrɛ kpartegrɛ a pɔge ba menne kyɛ ka kaŋa a paa pɛgle duori ŋmɛyaare bon a yele yɛlɛ a eŋnɛ.

Yiri poɔ la a kyɛ nyɛ pɔɔsaraa naŋ are teɛ o seɛ kyɛ laara musɛɛ musɛɛ ba kpaare la zeere zeere a popo eŋ dagre dagre nyɛ enfuone naŋ be kaŋa eŋɛŋ kyɛ ka bon kobili bilii bilii aneŋ kɔpurre a bebe a bon ŋa ba naŋ kpaare biŋ na eŋɛŋ.

Di viɛla poʊ la. Nyɛ koge zuma zuma ane kapure naŋ biŋ. Ka tabule biŋ be. Ka zie kanga te ŋmaa waa zie zie lɛ a ŋa vuu na ure be. Kyɛ ka boŋ piɛli piɛli mene yagle a die danpune zuŋ. Ka eŋfuone a be zie konkolore meneŋ. Gama zaa be la a zikonkolore ŋa.

Yiŋmani kaŋa deme la a pɔgebɔ zaa vaare la lambarikari kyɛ ka a ba deri a pili ane muo a waa viliŋviliŋ lɛ a dɔɔ kaŋa zunee la de o nu tuŋ toɔri kyɛ ka daŋaa meŋ dɔgli ka boma be zuŋ daŋsaŋlee beŋee ka laa biŋ peɛli a die noɔri ka vuuri be a laa poɔŋ.

Bibilee kɔɔdɛne deɛne zie la nyɛ bibilee naŋ lorlor mare taa a tagera taa ba tagera la taa ka mine segre puli ka mine duoro saa ba mine arɛɛ be a maremare taa kyɛ kaara bonaŋ erɛ a ba zie na naŋ bulo la moɔ bie paaloŋ mire mire lɛ die kaŋ te are la a nimitɔɔriŋ.

Nimi pɛliŋ zie la. Nyɛ dɔbɔ ane pɔgɔbɔ na are a tor tor taa. A taa miire a zɛle fɔɔra teŋe. Kyɛ ka kanga be a susugreŋa vara irrɛ. Kanga te are a pooreŋ be kyɛ kaara le ba na irrɛ ka bibile kanga bebe. Ka da kyaraa kyaraa ne die te are a nimitooreŋ

Nenbatɔnne laŋe taa zie la, sokpoŋi noɔreŋ la a nenbatɔnne zeŋ zeŋ la a ba kuriwie enne ka noba are are a nyɔge ba a are ne, ba areŋ a ŋmaa gyili ba a wa te gyɛre a kaŋa be la sensɔgleŋ a zeŋ o kuriwiri eŋ a kuriwiri e la zeɛ ka o meŋ su kpare zeɛ.

Bonkoɔre zie la a kyɛ, nyɛ pɔge naŋ zeŋ dawɔm veɛle sonsonne, nyɛ aŋkaare o naŋ duore duore, nyɛ mɔŋgore, nyɛ kɔmmie, nyɛ gbadare ane bɔɔdeɛre a pɔge zeŋɛɛ la kyɛ naŋ iri kaŋa pɛgle o naŋ duoro la a boma, ka tabol a te biŋ a nimiri tɔɔre.

Boŋ maale zie la kyɛ. Nyɛ dɔbɔ banaare naŋ are. Ka bayi de ba gbɛɛ dogle boŋ kyara kyara mene zuŋ. A kur kyara kara kanga be la a pooreŋa e woge woge lɛ gaa te do. Nebanaare a be a zie ŋa. Kyɛ ka ba poore na zaa a e ŋa sawawarɛ na mare mare be.

Koodɛne zie la nyɛ bipɔlee naŋ loɔɔre o zaa lɔŋgɔrɔŋ o saakire goreegoree zuŋ wa gɛrɛ noba yaga lane lanee a konkoeŋ ka ba mine teɛnɛ ba nuure ka ba ngmɛɛrɛ koroo ka ba mine meŋ dirɛ enfuone.

Yideme la zeŋ dɔɔ aneŋ pɔgɔ aneŋ ba bie nyɛ a bie deɛdeɛ kɔntɔnlee ba naŋ de dɛlle a ŋa neŋsaalaa kyɛ kaa bie a taa karetaa woɔ kaŋa a zeŋ ne a sullo kaara a ma poɔ pɛlɛɛ la koo laara kyɛ kaa ba puore na ka dabilezunporuŋ kaŋa araa be veɛlɛ zaa.

Moɔ dunne ane da viɛle gbangbalaa la. Nyɛ a zie muo na bul a waa mirɛmirɛ lɛ. Sobi fuolaa kanga be la a soreŋ a waa sor zie. Lɔre kanga be la a soreŋ a waana. Kyɛ ka boŋtaane ayi a are a soreŋ. A boŋtaane mene meŋ kpɛ te are are a sore lombɔeŋ

Sakuure zie la. Nyɛ komputa na biŋ tabul zuŋ. Ar yi, konkole beɛ be, kapu biŋ na be. Nyɛ gama na biŋ biŋ gane piɛle. Ka makdalee meŋ pare a tabul zu. Kyɛ ka boŋ na ba na maŋ de ŋmɛnɛ piipare mara taa a meŋ biŋ be a waa zie.

Nimbipɛlw zie la a kyɛ nyɛ nobɔ naŋ e yaga lɛ ba mine are la a puoriŋ ka ba mine zeŋ a ngma wooroo ka tabol be ba nimitooreŋ bonkaŋa be la ba nimitooreŋ a ŋa bibore bon ka ba kaara ka ba mine zeŋ ba nuure kyɛ ka dɔbɔ mine a eŋ nimikyaane.

Diveɛlaa poɔ la ka dakogri biŋ biŋ a diveɛlaa poɔŋ dakogdɛlaa be la be ka pɛbilii bebe ka dakogipeɛlezomazoma bebe ka kapuri dɔgle o zuŋ ba tɛ la mɛrekotɛ a die nimitɔɔreŋ ka fo na baŋ zeŋ kye de fo gbɛɛ a pare enfuoni beebe a veɛlɛ a die poɔ ela kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ.

Dapaaloŋ koɔŋ duubo zie la a kyɛ nyɛ Bibilee naŋ duuro koɔŋ a ere ba dapaaloŋ yɛlɛ bamine are la ba mine bɔgriŋ kyɛ ba paŋ ba su kparɛɛ pare bilee la baŋ seɛ ka mine meŋ do tidɔɔ dɔɔ ba mine zuŋ ba kyaare la bamine bɔgɔ kyɛ baŋ paŋ be maŋkpoŋ kaŋ koɔ poɔ.

Zeŋ bɔn tontonma la. Sogyare la be a kyɛ. Nye ba naŋ su su ba sogyare kparɛ. A vogle ba kpolo. A kpolo zaa e la kpolo sɔglɔ. Kyɛ ka zɛrentere ne sagre a bebe a ba zie na zaa. Ba lɔ bɛrɛ be na a pooreŋ be kyɛ ka a poore na zaa a e na datige poʊ la a te gɛɛrɛ. Yie be la a pooreŋ meŋ

Bomaaleba la be a kyԑ, dͻbͻ aneŋ pͻgebͻ la. Ba su la kpare bԑrԑ naŋ nyegerԑ a pͻge ba enne zaa. Ba vͻgele la kpogilo kyԑ ka dͻͻ a are ba sensogeliŋ a haa o noͻre. Dibolontol kaŋa nimbitͻͻreŋ la ka ba are, kyԑ ka a puori na zaa a e waayԑre yoŋ.

Seɛmaa di zie la a kyɛ, nye seɛmaa ba naŋ ŋmaa ŋmaa a eŋ pɛre bilee eŋe teɛ be be la a e te peɛle kyɛ ka bibilee ane Pɔgebo a zeŋ zeŋ ka ba iri a korɔ ba, a pɔge naŋ korɔ ba a boma o zunee la a seɛ treasure a kyɛ su kpare pelaa.

Dimeɛrebɛ la nyɛ ba naŋ pɛgle pɛgle a salenmante ka birikyiri a sãã sãã a tɛmbie yɛ foɔre foɔrɛɛ la a kyiili kyiili a ba zie na naŋ are ba toɔ buli moɔ yaga lɛ ba vɔgle vɔgle la zupile a kyɛ toŋ nɔɔteɛ.

Duuri saama ŋmɛ yaaroo zie la, noba are aree la a ŋmɛ wɔroo ka tabol kaŋa a biŋ be ka ba tɛ zarema a tabol zu, karetaa pɛɛlɛ biŋ la a tabol zuŋ ka a noba are aree la ka ba mine fuule ba nuuri ba nimitɔre ka ba mine meŋ fuule ba nuuri gane ba pori seŋ kaŋa su la kpare pɛlaa kyɛ ka a pori na karetarre na yɔ biŋ biŋ zaa ka boma yɔ sɛge sɛge eŋ.

Nyɛ nobɔ naŋ zeŋ zeŋ ziezaa. Ba mine zeŋɛɛ la a kyɔgrɔ ba taŋgar-mie, ka ba mine meŋ zeŋ a vaar bamenne a pɔge. Ba zeŋ la dakogro zuŋ, kyɛ ka tabol meŋ biŋ ka bompeɛle par par a tabol zuŋ, kyɛ ka dabilii gaa te be'a nimitɔɔreŋ. K'a die nimitɔɔr na zaa gaa te e kyaanaa lɛ.

meŋɛ wagere de pɛnno la, nyɛ noba naŋ are are, ba aree la a kaara zupili ba naŋ yagele yagele, a zupile ane nubanne la yagele yagele a kyɛ, ba mine meŋ kyɛne la wa gyere a kyɛ yɛre ba kɔɛ, a pɔge kaŋa meŋ te are la a lambori be, a ba zie na sazu zaa veɛlɛ kyɛ ka o e kɔloŋ kɔloŋ lɛ.

Duoro saama tere zie la, nyɛ daka naŋ biŋ, ka pɔge are a de o nuu dɔgle a daka zuŋ, ka tabol biŋ ka daka kaŋa dɔgle a tabol zuŋ kyɛ ka noba are yaga lɛ a are duoloŋ duoloŋ, a leɛ tori a nimiri tɔɔre a waana.

Noba naŋ maala merɛ yikpoŋ la a kyɛ ba zeŋ zeŋɛɛ la a ŋmaa wuoro wuoro a ba kpoŋzie zeŋ la nuguu ka ba mine meŋ zeŋ a nuduri a ba karema a ba bandazuseɛ te te zeŋ la sensɔgreŋ kyɛ ka dɔɔ be ba sensɔgreŋ a yɛre kpare pelaa kyɛ ka duori ŋmɛyaare boma a biŋ biŋ a guo a zie zaa a wa te gyiiri vūūkporoto urI a sensɔgreŋ.

Zeŋboo tontonnema la be a kyɛ nyɛ poliserre ne sogyɛrre naŋ gyire gyire ba malfarre lɛ ka nobɔ meŋ a te tuodaga kaŋ a waana kyɛ ka ba kpoŋ zie zaa a are are a poliserre kpɛɛrɛ la ba poɔ a daara ba ka ba gɛrɛ puore kyɛ ka ba meŋ a are kpienŋaa a meŋ waana nimitoore ba pɛgle pɛgle la zarentirre kyɛ ka ba mine meŋ gaa te are a puoriŋ a su kpare peɛɛli.

Paaloŋ kaŋa tenkpoŋ poɔ la, nyɛ a zie naŋ veɛlɛ yaga yaga zaa lɛ, man kpoŋ kaŋa te are la a paaloŋ nimitɔreŋ ba mɛ la deri yaga yaga zaa a deri mine e la dipɛɛle ka a mine e dizeɛre ka a mine meŋ e disuunne, nyɛ a ziiri sonkonsori naŋ papa o zaa a wa te gyɛre.

Kɔɔdɛnne zie la nubɔl la ka ba ngmeɛɛrɛ bipɔɔbilee la ngmeɛɛrɛ nyɛ kaŋa naŋ vare do saa a teɛ o nuure kye de o nu kaŋa meŋ bare o puoriŋ ba zaa tuŋ la pare sɔglɔ a su kpare zeere kyɛ ka neŋ suunee be ba puore na zaa.

Ziveɛle maaloo nyɛ a dankpine ba naŋ maale enfuone eŋ ka o veɛlɛ lɛ konkobil bilii bilii be la a teŋɛsugɔ zaa kyɛ ka a dɔɔ kaŋa su kparepilaa a do are dakoglee kaŋa zu kyɛ de bomma a ngmɛnnɛ waara a dankyine kaŋa meŋ te be la a nimitoore be ka o meŋ zie na zaa e konkobilii yoŋ.

Koɔbo zie la a kyɛ nyɛ ba naŋ teɛrɛ kõɔ ka a yire a zie zaa a nobɔ are la be a meŋ teɛrɛ a kõɔ ka a yire ba su la boma a pɔge pɔge ba eŋne zaa bondoɔre la ka ba su kyɛ ka kõɔnɛɛ yɛ puri a zie zaa a kpeɛrɛ a bon koɔre a bon koɔre vaare e la paglaŋpalaŋ lɛ kyɛ kaa puore na zaa ti ŋa saa na a miire a te gɛrɛ.

Bale kaŋa bibilii la laŋ taa a bibilii ŋa zaa maale maale la ba zuri nyɛ ba zukoɔma naŋ veɛlɛ lɛ ba zaa laara la kyɛ pãã su kparre nuwogri bibilii boŋyenaa la be a ba poɔŋ a e nensɔglaa kyɛ ka a naane zaa e la nempeɛle a ba puori na zaa e ka mɔveɛle mine la be a be ka zaa a zeŋ ane popeɛloŋ.

Pɔgeba bata la be a kyɛ ba zeŋɛɛ la a pɛgrɛ ba ŋmambilii labɛrɛ poɔŋ la ka a ŋmama be nyɛ ba fanfani naŋ fugra lɛ a pɔgeba zaa bata le na zutare kyɛ ka a ba nimitɔɔre be die la a te are a be karewakpoŋ kaŋa biŋ na be ka laare dogli o zuŋ kyɛ ka bootere zaa a biŋ biŋ a zie zaa.

Bɔnne kpambeere iribu la dagapeɛlaa kaŋa are a be ka boma sɛge mare o eŋɛ ka enfuoni kaŋa bebe a taa bone zeɛ a taa zuuni kyɛ naŋ taa bondoɔre ka ŋmarebiri be a kpakyagaŋ a puori sɛŋ na noba zeŋ la ane tabola kyɛ ka pɔge ŋmaa wagyɛ o nyaa a de boŋkaŋa ennɛ a daga poɔ.

Nyɛ boŋ veɛli su gaŋ taa ba mine dɔɔɛ la ka ba mine ziŋziŋ a guoli ba gbɛɛ kyɛ ka ba mine a are ba puoriŋ ba yɛ gaŋ gaŋ la taa dɔna ne pɔgeba la kyɛ ka sɛgre ba a ba puoriŋ ba mine su la kparɛɛ kaa pɔge ba enni zaa kyɛ ka ba mine gba su kaa pɔge ka o nyaa ne o berɛ a te sãã.

Laafēēloŋ zie la poliserre Laafēēloŋ nobɔ la a polise dɔɔ kaŋa zeŋɛɛ la a su o polise kparoo kyɛ ka kaŋa meŋ are a su o polise kparoo kyɛ vɔgloo zupil a tuŋ nuwoore kyɛ de pinbire a kyɔgrɔ ennɛ o tɔ na a o tɔ na nyire la nyimɛ.

Laŋe taa di zie la nyɛ noba naŋ zeŋ zeŋ ka ba mine su bon zeɛre. ka ba mine meŋ su bon sɔglɔ ka ba mine su bon pɛɛle. a ba mine bayi vɔgeli la zupile kaa zupile maŋ taa sɔglaa. ane zeɛ kyɛ ka seemaa pare pare a tabolɔ zu zaa ka ba pɛgele kyokoli a zeŋ ne.

Yideme laŋe taa di zie la, nyɛ pɛrɛɛtɛɛ ne seemaa biŋ biŋ veɛlɛ lɛ a glasiri meŋ biŋ biŋɛ la ane bon nyuuri kyɛ ka ba zeŋ. a tori tori taa nenbeɛre ane bibiiri ane pɔgeba. zaa la laŋe taa a kyɛ a ba die na poɔ veɛlɛ la.

Mɔdonne weɛ poɔ la nyɛ gbeŋne naŋ do te are pikpogre zuŋ a gbeŋne kaŋa meŋ gaa te gaŋ l,a pikpogre kaŋa zuŋ kyɛ haa o noɔre a ba zie na e la mɔbilii merɛ merɛ lɛ a moore mine meŋ bulee la a do do saa kyɛ k,a zeŋ a gbeɛlɛ taa.

Laafeeloŋ toŋtoŋ zie la a laafeeloŋ tontonma bebe la a tona ba toma kyɛ ka a baaleba meŋ gaŋ gaŋ ba baaleba gadore zureŋ koɔnɛɛ ba yɛ luri luri la a zie zaa ka ba nyɔge eŋ eŋ a baaleba eŋne a baaleba mine iri zeŋ zeŋɛɛ la kyɛ ka noba meŋ yɔ are are a zie zaa.

Daa sori la ka a pogeba yi ba tuoɔ la ba boɔbɔ bomma nyɛ bɔtɔrre ba naŋ tuo a pogeba zaa mare la biire ba mine mareɛɛ neŋ wagyɛzeere ka ba kyɛnɛ a gɛrɛ ka ka ba te nyɛ bon ba naŋ gɛrɛ ka ba te e a ba zie na e ŋa moɔ poɔ ₵na ba ta la dawoge kaŋa pare kyɛ kaa zie bule moɔ a veɛlɛ o zaa murusususu.

Deɛnɛ ane nimi pɛli zie la ,nyɛ dɔɔ naŋ are ka o nyapire yoŋ seŋ yeli maaloo ka o are gaŋga kpoŋ kaŋ nimi tɔɔriŋ ba mine meŋ bayi gyere ti are la a nimi tɔɔre be ka ba nyaa do ka ba kpaŋkpama yiyi a e bɛrɛ bɛɛrɛ lɛ a zie zaa e la noba mirimiri lɛ a ti gɛrɛ kyɛ ka a ba zie na re nyɛ mɔ bilee naŋ bulibuli ka meŋ yɛyaglɛ yaglɛ a zieŋ.

Nyɛ pɔɔ naŋ zeŋ a maala sèèmaa o pɛgle la laa aneŋ kõɔ a pɛgrɛ o nu kyɛ ka o daaŋaa e wogesogoo ka bomma a dugle a daanŋaa zu laare yɛ biŋ biŋ la o lomboe zaa kyɛ ka o zeŋ ka vuure a be a laare mine poɔrreŋ.

Korodie pʋɔ la a kyɛ. Pɔge ziŋɛɛ la a su bonveɛle kyɛ le zutalaa. Bogitu be la o nimitɔɔreŋ kyɛ ka laare be a o laŋboreŋ. Laa peɛle peɛlɔɔ la yaga kyɛ ka suree be laalee pʋɔ ka o pɛgle taa. A o puori seŋ waanyɛ tabol pelaa ka boma dɔgle dɔgle o zuiŋ.

Semaa ane bon nyu zie la. Nyɛ tabul na biŋ ka pɛrɛtɛre be a tabul zuŋ. Semaa be la a ta, a pɛrɛtɛre poʊreŋ. Kyɛ ka koɔ ane konkore meŋ a biŋbiŋ. Dɔɔ kanga te zeŋ la a nimitooreŋ be a gyieli o nyu kyɛ k'o teɛroŋ zaa be a boma na o naŋ dire a poʊ.

Kɔŋgbɛɛ la ka ba tuuro a kyɛ nyɛ ba naŋ tu azigree a kɔre bare ka a veɛlɛ yileŋyiliŋ lɛ bipɔlsolo yoŋ la be a kyɛ bamine seɛ la tɔrɔzɛre a tuŋ nɔɔteɛ kyɛ su siŋgilɛŋtere yoŋ a bipɔlɔ mine meŋ naŋ be a kyɛ vɔgle la zupile kyɛ ka die te are a puoriŋ be datige poɔŋ la ka ba are.

Paaloŋ kaŋa Yiri noba la sokpoŋ zu la ka kyɛne, a sokpoŋ e la zeɛ lɛ,a sokpoŋ e la foɔlaa lɛ a gaa te do yie are are la a zie zaa a lombori a zaa noba kyɛne la a sokpoŋ zuŋ, ka lɔɛ meŋ be a sokpoŋ zuŋ, kyɛ ka lɔre meŋ be a sokpoŋ zuŋ, a dire mine e la wogire wogire lɛ te do.

Semaa de zie la. Bipɔlɔ bayi ne pɔgɔsaraa la. Ba zeŋ la a kyaare tabul zu. A tabul zu e la semaa irruŋ irruŋ na bebe. A mene waa la ziire muo makaka lɛ. Kyɛ ka a mene meŋ a waa piɛli. Ba de la teɛ a kyɔro a semaa irreɛ

Diveɛlaa poɔ la nyɛ dakogre naŋ biŋ biŋ be veɛlɛ lɛ dakoge zumɔzumɔ la a biŋ biŋ a mine e la suune ka mine e pɛɛle ka bon bɔgse bɔgse dagre dagre a biŋ biŋ a be ka bomma mine meŋ bebe a ire kyure a ŋa vūū a miiloo lɛ ngmaa kɔnɔ gɔɔre wa te gyiire kyɛ kaa zie zaa e kyaanee yoŋ.

Zeŋbɔii enfuone la dɔba are la masen kpoŋ kaŋa zuŋ ka bonkaŋa teɛ o zu a ŋa malefa a masene na zuŋ a dɔbɔ naŋ are na ba pɛgle pɛgle la zarente kaa zarente taa sɔglɔ aneŋ zeere kyɛ ka ngmaribire aneŋ kyuu garalaa kaŋa a are be a ba puore na zaa e la wɔlɔwɔlɔ lɛ ŋa saa naŋ bɔɔrɔ koo ko.

Yɛlɛ wuluu zie la a kyɛ nyɛ alopelee naŋ are ka dɔba are are a alopelee seɛŋ ba mine de na ba nuuri tuŋ tuŋ ba gɔɛ kyɛ kaŋzaa ba vɔgle zupili pɔge kaŋa are la ba nimitɔɔreŋ a are peɛle a alopelee waa peɛlaa a yele yɛlɛ ka ba kyɛnlɛ.

Deɛmo ane nimipeɛl zie la nyɛ nobɔ naŋ ogle ogle ba kpaŋkpama kyɛ loŋ ba pɛmɛ pɔgebɔ bayi ane dɔɔ bonyenaa la be ba seŋsugliŋ kyɛ ka nobɔ meŋ pegle tuŋpaane a ngmɛɛrɛ a nimitooreŋ da bɛrɛ mine nimitooreŋ la ka ba are.

koɔ poɔ sotuuribo la ba are la manne kpoŋ kaŋa seɛŋ a manne kpoŋ noɔreŋ waa biire lɛ, ba bayi su la kparre zeɛre kyɛ ka kaŋa mare o gbanlɔɔgɔ a baa noɔre naa dakogi bilii bilii biŋ la be ka boma pare pare a dakogi bilii zuŋ kyɛ a manne kpoŋ are la teɛŋ lɛ o ba taa baaroo.

Saakonnoŋ yeltuuri nyɛ noba naŋ vaare wagyɛpeɛle naŋ veɛlɛ a dɔɔ kaŋa are la be ka ba teɛ duoro ŋmɛyaaroo bondemanne a o timitɔɔreŋ o pɛgle la dãã a kyɛ pɛgle dangbali ba zaa le la pɛnpeɛle ba zuriŋ a wa te gaa a ba puori na zaa e la yiŋmama yoŋ a te gɛrɛ.

Nombo wulluu zie la kyɛ, nyɛ pɔgesarebilii naŋ are a nugɔɔ seŋ a su boma ka a yitaa ka ba veɛlɛ lɛ, a nuduur seŋ bipolbilii meŋ areŋ a su ba bonveɛle dakogi peɛlle peɛlle biŋ saaŋ la a be, a bipɔle ne a pɔgesaraa paa be la a sensɔgeleŋ ba zaa su la bonpeɛle kyɛ ka a pɔgesaraa bonsuuri sigi vuuro teŋe.

Vũũ toma zieŋ la ŋmaa poɔŋla vũũ tage kyaanee beebe a waa boma ayi. Pɔgeba arɛɛ be a ŋmaa wuoroo. A su kpare wogiri a eŋ kɔkɔlɛɛ ane nubanne, kyɛ nyɔge taa nuuriŋ a zɛge zɛge ka do saa kyɛ ka dawogiri a be ba puoriŋ.

Salma tu zie la a kyɛ nyɛ a puori na zaa e ŋa tag na gbio lɛ kupeɛle la biŋ a nimitɔɔriŋ ka bibile de o hama a kaala benne a ŋmeɛrɛ ŋmara kyɛ ka dɔɔ ziŋ peɛle o puoriŋ a lɛ a kaara yɛlɛ na o naŋ erɛ ba mine meŋ ziŋ la puoriŋ a kaara a kubɛrɛ ka a yire waana.

Paaloŋ kaŋa saakonnoŋ nyɛ noba naŋ susu ba boma ka a yi yi taa lɛ ba su su la a boma ka ka mine zukpaatoli a te yi e peɛle peɛle lɛ kyɛ ka ba mine meŋ a seɛ gondonne nensɔglɔ la kyɛ ba zie na e la kɔloŋ kɔloŋ a ba taa moɔ ba puori na te e la datige yoŋ.

Dapaaloŋ zie la, nyɛ noba na yɔ are are kɔɔ mine su bonsɔgelɔ, kɔɔ mine vɔgeli zupili zeɛre lɔɔre kaŋa te kpɛ are la be a nimitɔre die kaŋa seɛŋ lɔɔ pɛɛlaa kyɛ ka sori kaŋa e miilloo lɛ a wa te gaa a zie taa la daare naŋ ba taa vaare kyɛ ka noba be zie poɔŋ ka ba mine gbi gbi ka ba mine are are kɔɔ taa.

Laafēēloŋ aneŋ tēēnɛɛ dikpoŋ nye nobɔ naŋ e muloŋtumm muloŋtumm lɛ a su bomma pɔg ba menne zaa ba tabol na koŋkobilii ne bonseɛɛlɛ bonseɛɛlɛ biŋ la be ka vūū kyaane a die poɔ kyɛ ka kaŋa zaa a taa nimizeɛ a wuoro bomma a laŋa taa kaa na yi tēē ka ba na baŋ tõɔ saŋ baaloŋ.

Nyɛ pɔɔsaarebilii naŋ su bomma veɛlɛ lɛ bon zeere aneŋ bon suumo vūūnee kyure kyure la a die ŋa poɔŋ a die ooɔ veɛlɛ la a e kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ kyɛ kaa ba lomboe na ka da wɔɔma biŋ sugli sugli taa lɛɛɛŋ a te gaa a die poɔ sireŋ veɛlɛ la.

Sokpɛŋ zu la lɔɛ pa pa la a zie zaa bibilii are la a be ka kaŋa zɛge o nu kyɛ kaŋa gaa te arɛɛ la a muulo kaara a lɔɔre poɔ a lɔɔre takogre zaa pɔgɛɛ la a puori be noba gaa te be la be a meŋ zeŋ zeŋ patoroo koɔre zie gaa te be la a nimitɔɔreŋ.

Tengbaoŋ ane donnɛɛ zu waaloŋ noba naŋ zɔŋ zɔŋ ba wie ane ba bontanne a tuuro taa kyokyokyokyo a te nyɔgrɔ taŋa kaŋa zu a ba zie na moɔ zaa ŋa ba buli be ba vɔgle vɔgle la boma a pɔge pɔge a ba zuri a kyɛ zɔŋ zɔŋ a bontanne a tuuro taa.

Yipoge enfuone zie la nyɛ dankpine naŋ are ka nobɔ enfuone a mare mare o eŋɛŋ ba e ŋa ba naŋ tɔŋ fuolee ba mine tuo la dagre kyɛ ka ba mine meŋ seɛ wagyɛ peɛɛli ka pɔgebɔ maale maale ba zurre a zege zege ba nuure.

Dekpoŋ zaaraa poɔ la nyɛ dakoge zumɔ zumɔ naŋ biŋ ka kapure be a o zu kyɛ ka a nimitoore na gaa te bomma ba naŋ maale maale a eŋ dagre dagre gama be la a dagre dagre pooriŋ ka eŋfuone meŋ be be a tiile tiile kyɛ ka a die poɔ zaa kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ.

Yeli kaŋ yeli naa tonneba la, ba zaa su la kparre pɛɛle kyɛ ka tangarre mie biŋ biŋ ba tabol zu zaa a ba tabol zu e la e pelaa enfuomo beɛre ŋmalaŋ ŋmalaŋ mare mare a dangɔnne, a dangɔnne saalɛɛ la e koloŋ koloŋ lɛ kyɛ ka TV are ka dɔɔ kaŋa teɛ o nu a tɔgeli.

Zoŋnyɔgreba la be a kyɛ nyɛ pɛteɛ ane yɔrombie naŋ biŋ biŋ laare poɔŋ a veɛlɛ ka pɔgeba a are are a kɔge kyɛ ka a zonnyɔgegbori meŋ a are kɔge a pɔgeba mine seɛ na wagyɛre ka mine seɛ trɔzari kyɛ ka ba mine meŋ su kparbilii ka a nyɔg nyɔg ba a ba puori seŋ na taa la sawawarɛɛ kyɛ ka a e ŋa taŋa be la a ba puoriŋ.

Yikpoŋ poɔ la nyɛ noba naŋ zeŋ zeŋ, ba zeŋ zeŋ tore a nimitɔreŋ ba yɔ zeŋ zeŋɛ gogogo kyɛ kaa dankyine tɔnne zeɛre zeɛre TV kpoŋ kaŋa ŋmalaŋ kaŋa. mare la a dankyine kyɛ kaa die sazu a e vʋʋne boroto boroto lɛ a uri uri.

Saakonnoo nimipɛle ne yɛloŋ kyɛ zie la a kyɛ nyɛ pɔgesarbilii naŋ are are feɛlɛ ba eŋ la kɔkɔbanne a lige lige bompeɛle ba nuureŋ a kyɛ seɛ wagyere kampilizeɛ be la a ba puoriŋ kyɛ ka ba puori na zaa eŋa mɔdawegea the gerɛ

Bommaale die la a kyɛ dari tiili la be dariwogi a e zeɛ kyɛ ka dɔba are are a be ka ba mine su kparnuwogri k,a zie zaa e waayɛre yoŋ ka ba mine ti ti a mɔŋsoŋ kpoŋ kaŋ a are are neŋ kyɛ ka vuu kyaane a die poɔŋ.

Sori tuobu zie gbaŋgbaŋlaa la. Nyɛ alopɛleɛ ŋa are nyangalaŋ lɛ. O waa la piɛlaa. A poore ŋa zaa te e ŋa sawawarɛ ŋa. Kyɛ ka noba a kyɛne a pɛgle ba wuure. Dɔbɔ ane pɔgɔbɔ zaa la bɛ a kyɛ.

Yield ane nimipɛle zie la nyɛ pɔɔsaraa naŋ are su bonpeɛɛle kyɛ de a kparoo kaŋa a le o seɛŋ o seɛ la kure gbɛwogre naŋ waa sɔglaa kyɛ ka o zie lomboe na zaa a e kyaane yoŋ a die puoriŋ bonkaŋa te biŋ la be ka gamma a fure fure o lomboe zaa wa te gyiire dɔɔ kaŋa zeŋ la be a sɛgrɛ bomma a ne magdalee gan pilaa eŋɛ tabolɔ zaa be laa die poɔŋ ka bibilii meŋ a kyɛllɛ.

Kɔɔdɛnne zie la nyɛ pɔgesarebilii naŋ su bompeɛle a gbi gbi a nimitɔɔreŋ dɔba meŋ be la a puoriŋ ka ba mine a su bonzeere kyɛ ka ba puori na zaa e ŋa dankpinwogi a gaa te do a ba are zie na e la kɔlɔŋ kɔlɔŋ lɛ kyɛ pãâ e kavala.

Nimi pɛlzie la nyɛ dãã leni naŋ pare pare tabol zuiŋ dɔɔ kaŋa vuunii la kyɛ de nu pirɛ ne a dãã leni a noba are la a be kyɛ ka a zie na tɛni zaa waa nyɛ biiree ba biŋ biŋ la ba woori a peɛli a be ka boma yɛ luri luri zie zaa.

So tuuribo la sokpoŋ kaŋa be la a die nyɛ poɔŋ nyɛ lɔɔ bɛrɛ bɛrɛ naŋ bebe a are are a nobɔ mine pɛgle pɛgle ba lɔgre aneŋ ba baagyirre a ba mine meŋ be la a lomboe lomboeŋ zaa a are are a zie veɛlɛ la a e kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ.

Zannoo zie la a kyɛ nyɛ karembiiri naŋ zeŋ ne ba computers dakogri zuri la ka ba zeŋ nyɛ tabol naŋ waa goŋgoloŋ lɛ ka computers pare a tabol zu kyɛ ka a karema te be tɔɔreŋ a die poɔ e la gɔloŋgɔloŋ lɛ.

Sotu lambori la a kyɛ, sɔkpoŋ zuŋ la, noba be la a sɔkpoŋ zu yaga yaga lɛ ba mine. zeŋ zeŋɛ la lanne lanne ane ba katawiiri kyɛ ka lɔɛ paale a sokpoŋ zaa noba yɔ kyɛne. kyɛne la a sɔkpoŋ zeŋ, sonkoŋ so kaŋa. yiri ŋmanyɛŋaa kaŋa naŋ are kpoŋ kpoŋ lɛ.

A die poɔ veɛlɛ la ba maale maale a die a die poɔ koɔ lomboe zaa a eŋe kyaane a die nimitɔre na dakpine zuŋ, ba mare la sikireŋ kaŋa. koɔ e kyaane lɛ a mare a be dakogi Zuma Zuma. be la be ka tabolɔ meŋ biŋ a sensɔreŋ.

Kɔɔdɛnne gbaŋgbalaa la kyɛ kuree naŋ are are a mɛɛle mɛɛle sūūne sūūne ka tabole kaŋa biŋ a taa gbɛɛ kyɛ kaa a dɔbɔ zaa naŋ bebe a su kpare bilii ane parebilii ba mine su la kparepeɛle kyɛ ka bɔl a ti be a nimitooreŋ da tige be la a puore zaa wa ti gaa ka yi woge kaŋa gaa ti sãã.

Sori zu nyaŋma la nyɛ lɔɔɛ naŋ ŋmɛgliŋmɛglj taa dɔgli dɔgli taa zuŋ ,noba do te dɔgli dɔgli la a lɔɔre zuŋ a tagre boma voɔrɔ, tonntonmo are la be a vɔgli ba zupile a su ba boŋ yitaa a kyɛ dire dɛmɛ ka ba mine te are laa puoriŋ kyɛ ka dabil yɔlyɔl mine naŋ baa do sazu zaa a are are be.

Sore zu nyagma la sore noɔreŋ la lɔ kpoŋ kaŋa are la a puoriŋ a e zeɛ a ŋa vūū kpinnebe lɔɔre kyɛ ka a lɔɔre kaŋa meŋ be a nimitooreŋ kyɛ a wiliwil a wɛlwɛl o zaa o waayarre mine do te yiee dankpin miri ŋa zu a sige wa a ziebŋa o naŋ are e na kpalaŋkpalaŋ nobɔ su la kparɛɛ naŋ nyigrɛ kyɛ kabpuore na taa daare.

Boŋ maale zie la. Nyɛ noba naŋ su boma poge ba meni muluŋtum muluŋtum lɛ. A ba poore na zaa e la sa wawarɛ kyɛ ka boŋ sɔglɔ mene biŋ ba nimitooreŋ. Ka ba mare baagi bɛrɛ bɛrɛ a are are. Yɛ nyɛ seɛli wɛ

Paaloŋ kaŋa nobɔ la ba kyɛnɛ la sokpèè zuŋ nyɛ ba pɔgbɔ mine lierɛ la ba nuure ba naŋ puoro nobɔ a dɔbɔ su la kpare wogre a vɔgle zupil peɛɛle kyɛvkaa pɔgebɔ meŋ su bonzeere a ba puore sɛŋ na e ŋa da tige la kyɛ e kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ.

Da di lombɔre la. Nyɛ nobɔ naŋ are are. Ka dɔɔ kanga zunnɛ la a de boŋ kanga eŋ o nimireŋ a muulo kaara. Kyɛ ka a ba zie ŋa ba naŋ are a eŋɛ, kyaana na ka tabul bebe. Ba poore ŋa, nobɔ bebe be kyɛ ka eŋfuone a yagle yagle ane dagar

Deodeme la a be kyɛ a wulo ba popeɛloŋ a kyaare taa ba zeŋɛɛ la a ŋmaa wuoruu tabul zuŋ la seemaa seɛlɛ seɛlɛ be la be boroboro be la be ka ŋmama biŋ ne kõɔ kondoɔre kyɛ ka a dɔɔ kaŋa a erɛ yelkaŋa o zɛge la gbane kaŋa ka a noba ba pãã a leɛrɛ kaara.

Nyɛ pɔɔbɔ naŋ kyoŋ fuolee ba tɔŋ la fuolee a waana eŋnɛ karetaare daga kaŋa poɔ a daga kaŋa e la vaare ka kaŋa meŋ liŋe a e zeɛ a pɔgebɔ zaa su la bomma kyɛ ka ba zaa gbullɔ kaara ba nang naŋ be ba nimitooreŋ na.

Bonsure maalu zie la kyɛ. Nye pɔgɔbɔ na zeŋ a laara musɛ musɛ. A bonsɛ monsen biŋ la ba nimitɔbɔŋ tabule zuŋ. A ba poore na zaa viɛle la a e koloŋkoloŋ lɛ. Kyɛ ka a pɔgɔbɔ zaa a maale ba zuro a eŋ toɔlɛbie

Daa diibu zie la a kyɛ nyɛ a zie naŋ foɔvle lɛ ne wagyɛ veɛle pɔgebo mine ne dɔba tuna a foɔlaa na waana ka kaŋa tuo boma kyɛ naŋ pɛgle mine pɔgeba mine meŋ arɛɛ la ka dakog biŋ be kyɛ ka kaŋa leɛ o puori a kaara o boŋkoɔre.

Paatiri noba la kyɛnɛ a sori kpoŋ ŋa poɔ ba mine su la kpare nu wogri ka kaŋa su kparoo ka o nyigrɛ kyɛ ka ba yagliyagli eŋfuoni ba zuriŋ a nyɔge taa lɛ kyɛnɛ ne niŋ yaga la kyɛnɛ kyɛ ka ba kpoŋ zie zaa a yɛri kpare sɔglɔ kaa pɔŋ ba enni zaa.

Nyɛ lɔɛ naŋ tɔŋ taa veɛlɛ lɛ.A lɔɛ are are la pilzeɛ kaŋa zuiŋ kyɛ ka noba gmaa gmaa wuoraa te gyeere a lɔɛ. A lɔɛ waala lɔsɔglɔ. A noba mine naŋ are a be su la bonpeɛle, ka mine su bonsuuni kyɛ ka ba mine su bonsɔglɔ.

Yielo ŋmɛ a ne sankunoo la kyɛ nyɛ bibile toore naŋ wono ka o are a nyoŋ dangaa a sugle a kyɛ naara a naa ŋmɛ bibile taa ba be la a puori ka nenbɛre meŋ be be Pɔge be be a are a pele wagye kyɛ ka biiri mine meŋ a moglo kaara lɛ a ba ta so ba naŋ erɛ.

Neŋbatoɔnee gbaŋgbalaa na ba zeŋ la ze kɔlɔŋkɔlɔŋ kyɛ zeŋ a ba neŋbatoɔnee lɔ gbɛɛayi eŋɛŋ a ba zeŋ la a tabol zuŋ ka enfuone a neŋ day bilii bilii dɔgle dɔgle a tabol zuŋ ba mine te zeŋɛɛ a meŋ lie ba puore a ko ba kyɛ kaa ba nimitoore na zaa e ŋa kyaane yoŋ la.

Nimipɛle zie la nyɛ kampile naŋ are toltol lɛ dɔgle dɔgle taa zuŋ kõɔŋ te teɛrɛ la a lambore kaŋa ka noba a te are a be kyɛ ka ba mine zeŋ zeŋ ba mine kyɛnɛ kpala ba su kpareɛɛ ka ba mine meŋ tuŋ pare bilii kyɛ ka daare te are a nimitoore na zaa a waa wogre lɛ.

Kyɛ kõɔ paalii naŋ wa a luri luri a die zaa loɛ meŋ are la a die kaŋa nimitɔɔreŋ ka tewogi baala kaŋa bebe ka dɔɔ a are a su kpare nuwogi kyɛ mare bibile ka bibile tuŋ nɔɔteɛ a kõɔ do te nyɔge la a dɔɔ duŋkubo kyɛ ka a dere zaa ne a loɛ a line ne a kõɔ kyɛ ka a puori ŋa zaa naŋ gaa te e sawaware yoŋ.

Yi dɛmɛ laŋ taa di. Nyɛ pɛrɛtɛre naŋ biŋ ne semaa viɛle. Laare meŋ biŋ biŋ la be. Ka laa line a sugle sugle a eŋɛŋ. Pɔgɔbɔ ane dɔbɔ la. A pɔgɔ kanga dere la a semaa a koro a bipɔle na be a pooreŋ. Bibile meŋ paali la ba poʊŋ.

Koɔbo zie la nyɛ traata naŋ are seŋ lɛ a o kuure w ŋa kuure ŋa naŋ maŋ tõɔnɔ duulo weɛ poɔ nobɔ yaga are are la be ba mine su la kpare wogre pɔg ba enne zaa kyɛ ba kpoŋ zie vɔgle la zupile a ba zie na e la kɛkɛbilii naŋ yɛ gaŋ gan ŋaa zie zaa kyɛ ka ba mine fɔɔle ba nuure a are kyɛ kaara a traata.

Zimboe ane tendɔɔ enfuoni la ba puori la eŋa sigi la ka ba ti ka o lere kyɛ ka a bipɔllɔ bayi zeŋ a pɛgle malfare kaŋa su la kparoo ka o eŋa sojare kparoo kyɛ ka a puori na zaa a e ŋa muo ne miri miri.

Sori tuubu ane yelseɛlɛ nyaabu. Nyɛ ba poore na zaa na mare mare eŋtuone wa te gaa a dangbine eŋe. Kyɛ baŋ zeŋ zeŋ ka ba tabul na zu pa o zaa ane gama, karataare, ane konkobilii. Ba sul la zuro a kaara a ba tabul zu ka kanga zaa irɛ o yel boɔre

Neŋba tõɔnaa dɔɔ zeŋɛɛ la ka o daŋkpala ayi a biŋ o lomboreŋ o zeŋ la dakog zumɔzumɔ zuŋ kyɛ ville ville o gbɛre kaŋa bonpeɛɛle a de pare dakog kyoŋgoroŋ kaŋa zuŋ kyɛ paŋ taa o kɔmpiuta bondaanaa a kaara a kɔmpiuta zu a kɔmpiuta zu zaa e la suunee lɛ o die poɔ veɛlɛ la.

Bommaale zie la kyɛ, dɔbɔ bata la be a kyɛ, ba bu… gbi, kaŋa gbie la kyɛ ka bayi meŋ a zugini, kuri bɔlɔ bɔlɔ mine be la a ba puoriŋ be, a gyeregyere taa, kyɛ ka kɔŋkɔ pelaa kaŋa biŋ ba nibitɔɔreŋ, ka kaŋa meŋ a e ŋa bone naŋ nyegrɛ kyɛ ka ba puori na zaa te e ŋa koɔŋkpoŋ na a gaŋ be a te gɛrɛ.

Saakonnoo yeltuure nyɛ dɔba naŋ ŋmaa wagyere ba seereŋ kyɛ pari ba nyapama ane ba podeɛ pɔgeba meŋ are la a puoriŋ a seɛ wagyere kyɛ eŋ kɔkɔ lɛɛ a dɔba mine meŋ eŋ la kɔkɔ lɛɛ kyɛ tuŋ boŋkara ka ba puori seŋ na a taa datege

Yelena ne seɛre zie la dɔba naŋ seŋ seŋ lɛ a maale ba zuri aŋ waa werɛ werɛ lɛ kyɛ ka kaŋa a seɛ kuroo ka o gbɛɛ zaa a e pire pire lɛ ba pɛgle la gangare a ŋmeɛrɛ kyɛ ka ba puori na zaa a e dakpoŋ naŋ are be dakogri biŋ la be kyɛ ka yiri kaŋa meŋ a are peɛle ba ka o dendɔre ne takoroo waa zeɛ.

Bommaaledie la a kyɛ dɔba be la be a seɛ torɔzare kyɛ vɔgle kpɔglo kpɔglodoɔre a nyɔge bon bɔlɔntɔm bɔlɔntɔm mine a are ne kyɛ ka ba zie na zaa a waa ŋa salma ba tonveɛle na zie veɛlɛŋ.

Nyɛ saakoŋnoŋ bonsuuree naŋ veɛlɛ Dɔbɔ neŋ pɔgebɔ la a dɔbɔ seɛ la kurelamma a kyɛ eŋ nu baŋne aneŋ kɔkɔlɛɛ ba de la pɛmɛ a vilivili pɔg ba zurre a waa zupil bilii kyɛ ka pɔɔsarre meŋ a su bomma pɔg ba nyaa kyɛ bare ba podɛɛ kyɛ seɛ wagyɛrre.

Nyɛ zie ba naŋ mɛ k,o soma ba mɛɛ la k,a dɔgle dɔgle taa zuŋ ka koɔ sigi zoro a pareŋ kyɛ ka ba do te kyɛnɛ a sazuŋ kuree be be la a parɛɛ parɛɛ na a mine e la bɛrɛ bɛrɛ ka mine meŋ e baale baale noba do te kyɛnɛ la a be vɔgle ba kpoglo kyɛ su kparɛɛ naŋ taa bonnyegree a nyegrɛ nyegrɛ.

Nimipɛle zie la nembɛrɛ zeŋɛɛ la a kaara bipɔla naŋ borɔ bie nyɛ ka fooŋ kaa a be fo na nyɛŋ ka ba maalɛɛ daa kaŋ biŋ a logii logaa kɔnkoloro kɔnkoloro kɔnkoloro lɛ a wuo bie eŋ a taa deɛnɛ neŋ dɔɔkpoŋ kaŋa zeŋ la be a su dagakparoo kyɛ vɔgle zupilipelaa kyɛ k,a dɔba bayi a su kparepeɛle.

Nembatoɔnee la nembatoɔnee are la sori noɔreŋ ba mine kaŋa pɛgle la o daŋgbale wulli ka o ba nyɛrɛ ka bibile kaŋa a nyɔge o are ne ka a bibile kaŋ meŋ dɔɔ ka kaŋa are o puoriŋ ba zaa vɔgle la zupilpeɛlle kyɛ a su boma naŋ soma a kaŋ pɛgle la o lɔgɔ a nyɔge eŋ o puoriŋ ti taa lɛ.

Die ŋa poɔ veɛlɛ la nyɛ die poɔ naŋ veɛlɛ lɛ dakoge biŋ la be tabolɔ bebe dakog zumɔzumɔ aneŋ kapurre a die lomboe zaa e la kyaane yoŋ a wa gyeere ka vūūnee yɛ ure ure a kyoole kyoole a dakog zumɔzumɔ zurreŋ.

Nyɛ pɔgekpoŋ ne bibilii naŋ deɛnɛ sakubiiri la a su ba sakukparre a pɔge kaŋa su la kpaere doɔre kyɛ tuŋ paresɔglaa ka kaŋ meŋ su kparepelaa a kyɛ are a puoriŋ be laara benee ba naŋ deɛnɛ e la kpalaŋkpalaŋ lɛ saŋguso kaŋa nomitɔɔriŋ la ka ba deɛnɛ.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

Nyɛ nenbatonne naŋ zuŋ ba kuriwie a ba kuriwie kogbɛɛ e la beɛre kaa puori deme na e beɛre gaŋ a nimitɔre deme, a kaŋa monno la o meŋɛ kyɛ ka kaŋa meŋ be a puoriŋ ka ba daara o . Dɔɔ kaŋa te vuune la a puori be a nenbatonnaa kaŋa vɔgeli la zupili.

Dadi zie la a kyɛ nyɛ pɔgeba naŋ tɔŋ a tutaa a tuo ba boŋkoɔre ka kaŋa meŋ a pãã are ba nimitɔɔreŋ o le na zutara naŋ veɛlɛ kyɛ ka a pɔge kaŋa mare bie sokpoŋ noɔreŋ na ka soŋguso kaŋa are peɛle ba.

Tenkpoŋ kaŋa poɔ la, lɔɛ are zie la, kyɛ saŋkoŋsori naŋ are a puori seŋ lɛ, ka lɔɛ are are a zie zaa mirɛmirɛ, lɔɛ bɛrɛ ane lɔɛ bilii ka nensaalba kpɛ are are a ba soŋsoŋɛŋ,a loboe na zaa ee saŋkoŋsori kyɛ ka a noba naŋ bebe susu boŋ peɛle, lɔzeɛre, lɔsogloo ane lɔduore zaa bebe

Pɔɔbɔ la zuune zuune davoro poɔ kaŋa peerɛ la zie ka ba mine meŋ pɛgrɛ laare kyɛ ka bibile are be tabol te biŋ la a dankpin seɛŋ ka laare zaa a te biŋ a dankpin seɛŋ kyɛ baŋ zuune zuune a toŋ nɔɔteɛ a tonɔ ba tomma aneŋ popeɛloŋ.

Yiŋmani deme la bama, nyɛ ba naŋ are a veɛlɛ lɛ ba mine su la boŋ peɛli ka ba mine meŋ eŋ nɔwoori a gaŋ a zaa a pɔge lɔɔre are la a die nimi tɔɔriŋ kyɛ kaa puori na zaa waa dire yoŋ a e ŋa sobi foɔlaa la ka ba are.

Bonseɛrɛ la be a kyɛ nyɛ wogyɛ iruŋ iruŋ naŋ yagle yagle a zie zaa wa te gyeere a pɔgɔ zeŋɛɛ la peɛɛli a o bonsɛ monsene bonkaŋa biŋ la be a e dagbil pilaa a peɛɛli teelɛ monsene a pɔgɔ eŋ la o bonmannaa o kɔkɔreŋ a zeŋ neŋ.

Sogɛrebɛ la nyɛ noba naŋ tuo ba maayɛyere poe a mine eɛ zeere k,a mine e sɔglɔ nyɛ kamaana naŋ te are a die seɛŋ veɛlɛ lɛ ba pilli la a die kaŋa ane moɔ kyɛ ka moɔ naŋ le a tiili be kuriwiri meŋ tiili la be ka bibile are kɔge kyɛ k,a die nimitɔɔre te pilli neŋ kyɛnsere ka ba saale.

Koero die la a ky1. A p4g4 maala la seemaa. Ny1 kuribu da`aa, ka seleba d4gle o zu`, ka kommie `ma `ma e` p1ret1`, . Ky1 kaa p4g4 se1 wugy1 a lew zutaraa, ky1 na` `maara boma. Pelee ka`a bi`4ee la a pe1le a p44. Ky1 ka ko`kobilii mine me` bi` ane bo`k94 mine, ka a waa `a ze1 k94.

Koɔbɔ yeltarre la Weɛ poɔ gbaŋgbalaaŋ na kookoo daa bee be ka wɔmmɔ bebe a puoriŋ nyɛ nobɔ naŋ zeŋ a ngmaa wuoroo ka bipɔlee kaŋa pãã ire are ba nimitooreŋ kyɛ manna yɛlɛ korɔ ba a nobɔ zaa zeŋɛɛ la su kpare veɛle.

Donne weɛ poɔ la, nyɛ gbenebe ayi ka kaŋa a gaŋ kyɛ ka kaŋa a are,a ona naŋ gaŋ nyire la o nyɛmɛ nimizeɛ zaa kyɛ ka noba meŋ be ba lɔɔreŋ lɔɔ pɛɛla a zoro a peɛlɛ ba mine gaate do zeŋ la a lɔɔre gbaaleŋ kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ a lɔɔre poɔ ba puori na za e la wullɔ wullɔ lɛ.

kuori zie yeltuuree la nyɛ ba naŋ tuo kùù daga ka o waa ŋa sommo a bogi zugebo la tuo a daga kyɛ ka noba pââ bebe a puoriŋ a kyɛnɛ tuuro a puoriŋ na taa la dabimeelɛ meelɛ kyɛ ka ba tuuro taa gerɛ nugɔɔ seŋ

Paaturuu kuori zie la, pɔgbɔ aneŋ bibilii are la be a pɛgele ba baagere, ka ba mine su kparepeɛle. Lɔɛ are la be. Lɔsunni bebe ka lɔpeɛle bebe. Moto zɔŋneba beebe a vɔgle ba kpoglo, kyɛ ka dadi enfuoni a a mare mare a zie zaa.

Zannoo zie la kyɛ, nyɛ dɔɔ naŋ are a su kpare zeɛ, nyoŋ dankyin soglaa are ne ka bibilii ziŋ tonton fuuli kyɛ kaa yɛlɛ na a dɔɔ naŋ erɛ, dakog beebe, ka tabɔlɔɔ a bebe, a bibilii mine su la kpɛre zopilee baŋ nyɔŋ pɔŋepɔŋe ba zo kyɛ ba zaa su la kpɛrɛ nu wogroo dakyine kaŋa seɛŋ la

Duore sããma teroo aneŋ a de zie la nyɛ nobɔ naŋ zeŋ zeŋ ba mine be la ba nimitooreŋ a pɛgle kɔmpiutarre a pɔɔsaraa kaŋa su la kpare nuwogre a e bonsɔglɔ a kyɛ ka nobɔ zeŋ a lie kaara o zie na.

Zaaraa pou na zaari yelon na kye dakouri nang bing bing be dakɔg vieli yong ka gama pare a tabulo zu kye ka vuunee ye kyaane kyaane sugli sugli a zeɛ ka mfuoni ye mare mare a dankpining kolon kolon enga kye ka buma mene meng a ye arẽ arẽ a be.

Karendie la a kyɛ nyɛ bibilii naŋ zeŋ yaga yaga lɛ ka nenpelaa be ba sensogreŋ a bibilii zeŋɛɛ la a pɛgle ba zannoo boma kartapeɛle biŋ la ba mine nimitɔɔreŋ kyɛ ka dankpinsɔglaa te be ba puoriŋa sɛge sɛge boma noba te are la a dendɔreŋ be a kaara bonnaŋ erɛ a die poɔ a kyɛ laara a bibilii mine leɛ na puori a leɛ kaara a nenpelaa.

Paati paati yeltuuri , nyɛ noba naŋ seŋ lɛ a be sokpoŋ zuŋ, ba mine zeŋ la kuriwie ka ba mine kyɛne gbɛɛ, ba mine su su la bonsɔlɔ ka ba mine su boma su bon peɛle ba zage zage la a ba paati karatarre ka o do saa kyɛ ka ba mine kpoŋ zie zaa a toori nɔ wɔre

Ŋmeni yiri puori zie la, christabiiri ŋmene die la, dɔba ne pɔgeba zaa la be, nyɛ a faaramine ane a Bishop mine naŋ are a pɛgele pɛgele ba Gan pɛɛle, kyɛ ka ba mine meŋ a gbi gbi dumo a ba nimitɔreŋ, ba mine meŋ te are la a lambori be a meŋ su ba bompɛɛle a kyɛ meŋ suli ba zuri a kyɛ kyɛlɛ a yelyaga a puori na nasaal fintilɛ nyigi nyigi biŋ la a zie zaa.

Yeli kaŋ yeli naa politics party party toma zie la, nyɛ noba naŋ yaari yaari a do te yageli yageli a ziiri zaa wa te gyɛre ba mine te are are la pɛgeli pɛgeli a paatirii bon pɛgeli kyɛ ka noba bayi a are a sensoleŋ be ba pɛgeli dankpal zeɛre a tɛnne nuuri a kyɛ laara a tɔɔlɔ a noba.

Aloopalee la are a aloopalee veɛlɛ la a e pelaa noba are are la a aloopalee seɛŋ ba mine tiire la daŋgbala kyɛ baa zaa eŋ nɔwoore a wa te gaa ba mine kyɛnɛ la a zieŋ ka a zie e kpalaŋ kpalaŋ a ba buli moɔ kyɛ ba laŋ pulle taa a aloopalee seɛ.

Saakonnɔŋ seɛre la a kyɛ a ba daŋpuori naŋ yiveɛlaa kaŋa are la ka o kyaŋsire a e kavala kyɛ ka pɔgesarebilee bayi a eŋ lɛɛ ba gbɛ sugloŋ ane ba duŋkumo zaa a eŋ ba zuriŋ boŋ nyigrte ane ba kpaŋkpama zaa kyɛ seɛ wagyɛre a lele ba seeriŋ kyɛ paŋ seɛrɛ ane ka naŋnee.

Noba naŋ maala merɛ zie la a kyɛ nyɛ ba naŋ zeŋ wuoro wuoro lɛ nyɛ gane tegrɛ tegrɛ naŋ be a ba nimitɔɔreŋ a dɔɔ kaŋ ire arɛɛ la a eŋ nimikyaani kyɛ eŋ o kɔkɔre baŋa o arɛɛ la ka o taaba a yele yɛlɛ a Korɔ o kyɛ ka ba mine gyiiri te zeŋ a puoriŋ ka gambɛrɛ biŋ ba nimitɔɔreŋ.

Laŋkpeɛbo zie la a kyɛ nyɛ pɔge naŋ seŋ ba nimitɔɔreŋ mɛrekotɛ zuŋ o le na zutaraa o e yereyere lɛ kyɛ ka a dɔbɔ meŋ a zeŋ zeŋ a puoriŋ bibilii be be ba su kparee ba su la boma a tuŋ boŋ yere yere mine naŋ eŋ a zoɛ kpaŋkpaŋgolo duŋkomoŋ kyɛ ka ba zaa pɛgle pɛgle bontare.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

Enyuo aneŋ dapaaloŋ zie la a kyɛ nyɛ baapaaba naŋ are are ka ba mine zuune zuune ka ba mine meŋ go go kyɛ baŋ yaare ba nuure ka ba mine meŋ teɛ ba nuure ka a duoro sagban ka ba mine meŋ zeŋ teŋɛŋ a kyɛ laara mosɛɛ mosɛɛ a di kɔlɔŋkɔlɔŋ ŋa poɔŋ.

Sããkonnoŋ la a kyɛ kyɔɔtaterebɛ la nyɛ ba naŋ tuo kyɔɔtaare ane pɛbilii ka a veɛlɛ lɛ ba zaa seɛ la wagyɛre wa te gaa a toŋ ba dapaaloŋ nɔɔteɛ kyɛ ka lɔɛ be a ba nimitɔɔre be sokpɛmeŋ la ka ba are are a wa gɛrɛ neŋ a ba kyɔɔtaare.

Balkaŋa deme la a de mʋɔ maale ne die. A yideme yiwaziŋ la a die nimitɔɔreŋ ka ba mine su kpar kyɛ ba mine meŋ ba su. Ba mine vaarɛɛ wagyɛre kyɛ ka ba mine ziŋ teɛ ba gbɛɛ. Pɔge ziŋ pɛgle la bie, bibilbonyeni yoŋ su kparoo

Saŋkoŋnoŋ yɛlɛ be la a kyɛ nyɛ pɔgesarelee naŋ ziŋ o ziŋ la dakog zuŋ ka bipɔgelee dɔɔ o nimitɔɔriŋ ka o de kyaaraa a tuŋ a zuŋ a palla a zu ka o na waa boŋ soŋ a ko ba bibiltaaba are la a ne kyɛ ka niŋkpoŋ kaŋ are a puoriŋ a teɛ o seɛ.

Laare zie la ka ba pɛgrɛ bibilii bata la zuune zuune pɛgrɛ a laare biŋ la a zie zaa yaga lɛ kyɛ ka a mine a e sɔglɔ ka mine meŋ e suune a ba zie na e ŋa sa wɛwɛrɛɛ na a ko ko wa te gaa ba seɛ ka gondonne kyɛ su kparɛɛ bipɔgebɔ bayi aneŋ dɔɔlee bonyenaa la die kaŋa seɛŋ.

Nobɔ areɛɛ la a lierɛ kaara taa ba are areɛɛ la ka kaŋa kyɔgrɔ o moobalfoone tabol biŋ la ba seŋsugliŋ a dɔɔ kaŋa tēɛ la o nu ka ka o de magdalee ko a dɔɔ kaŋa kyɛ baŋ are are ka kaŋa buli o tèɛɛne kyɛ baŋ vɔgle vɔgle zupile.

Wulibu ane zannoo zie la kyɛ nyɛ pɔge naŋ are nimitɔɔreŋ a su boma vaarepage o zu ne o gbɛɛ zaa kyɛ sɛgrɛ boma dankyinsɔglaa zuŋ a pɔgeba mine ne bibilii zeŋɛɛ la a gu guoli guoli ba gbɛɛ ka gama be ba nimitɔɔreŋ kyɛ ka ba mine meŋ te are tɔɔre zaa daare yɛ are are la a zieŋ ka a zie a e kpalaŋ kpalaŋ lɛ.

Laafeeloŋ toneton zie la, nyɛ a laafeeloŋ tontonba naŋ susu boma pɔge ba enne zaa muleŋmuleŋ lɛ a kaŋa are la a pɛgele. Gan pɛlaa ane magedale kyɛ ka kyɛ ka baala gaŋ ka ba de boma pɔge o eŋɛ zaa a baala me eŋe la nɔwɔɔ a kyɛ a be a sazu na ba tonne la bonkaŋa kɔɔ wa sigi te tɔ a baala.

Sokpɛŋ zuŋ la nyɛ noba naŋ seŋ lɛ loɛ paale la a zie zaa lozeerr ane lodoɔre soŋgoŋso bee be ka enfuoni mare mare a soŋgoŋso eŋaŋ a noba eɛ yaga lɛ a kyɛ pɔge a sori zaa a wa gɛrɛ ka kataweɛ bebe kyɛ ka a puori na zaa e ŋa Saana a ko ka wawarɛɛ a pa a zie zaa.

Nyɛ dakogre naŋ veɛlɛ lɛ di kpoŋ kaŋa poɔŋ la ka dakoge zumɔzumɔ bebe ka dakoge bilii meŋ bebe ka tabol kɔlɔŋkɔlɔŋ meŋ bebe nyɛ enfuone naŋ yɛ yagle yagle a die poɔ ba tɛ la mɛrokotɛ a die poɔ oŋ veɛlɛ neŋsaaba babes lierɛ nuure tɔglɔ taa.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

Nenbatoɔnee sore soreba zie la a kyɛ, nyɛ nenbatoɔnee naŋ zeŋ zeŋ a teɛ ba gbeɛ ka ba biiri a be ba gbeɛ ka ba mine meŋ zeŋ zeŋ leɛ ba poɛ ba mine ba su bonzaa lɔre kaŋa te gare la a sokpɛŋ zuŋ a e lɔ ziɛ ka moto zɔɔne kaŋa meŋ aŋ tori a be a waana kyɛ baŋ fofo ba nanteɛ biŋ kyɛ zeŋ teɛ gbeɛ.

Bal kaŋa deme la a be kyɛ nyɛ ba naŋ su bonseɛɛlɛ a bonzeɛ e la zeere aneŋ peɛɛle ba pɛgle la zuɛ kyɛ vɔgle zupilee kaa eŋa bonkɔɔmɔ na bw a zupil eŋɛŋ ba zie na zaa e ŋa da tige poɔ la kyɛ ba zikyɛnaa e ŋa moɔ poɔ la ka be.

Nimipɛlle zie la nyɛ dɔba naŋ zeŋ zeŋ ka mine are a puoriŋ a zɛge ba nuure ka ba kpaare ba min a kuntuŋ paa bɛrɛ biŋ la ba nimitɔɔreŋ ka ba ŋmeɛrɛ a dɔba mine meŋ are la a puoriŋ kyɛ ka a ŋmɛŋmɛrebɛ waa bata yoŋ die kaŋa davoro nimitɔɔreŋ la.

Yelzanne die la kye doɔ zeng la be ka pɔgba meng a bebe ba zengɛɛ la tabuli kpong kanga zung ka glassire a dɔgli dɔgli a tabulo zung kye ka bunn miele miele mene meng a kyag kyah a tabulo zung a nuba zaa nang be a deɛ nga eng la bompeɛle.

Kɔɔdɛnne zie la gbaŋgbalaa nyɛ pɔgɔ naŋ denweɛ a zoro a su kpare doɔre ka dɔɔ meŋ su kpare zeɛa meŋ zoro nimizeɛ zaa ka ba ngmɛɛrɛ kyakya nobɔ are are la a lomboeŋ lomboeŋ a kyɛ kaara a nobɔ naŋ zoro dɔbɔ aneŋ pɔgbɔ la.

paatiri yeltare vuo la nyɛ lɔɛ naŋ seŋ seŋ lɛ karetaare pa pa la a lɔɛ zuri kyɛ ka bonwulaa kaŋa a manne wuli nuduluŋ seŋ na e zeɛ lɛ kyɛ ka boma pie ne anuu meŋ a sɛge mare a nimitɔɔre be noba su la bonsɔgelɔ are a puori seŋ na

Nyɛ zie na viɛlɛ lɛ. Bibilii be la be a ŋmɛɛrɛ bɔl. Kyɛ a poore na zaa e la man kpong teeee lɛ a te gɛrɛ. A bɔl ŋmɛrɛbe e la noba banuu. Kyɛ ka neɛ kanga te are la maale piɛli a man koɔ nuore

Te zanno zie la, konpiita biŋ la be, kyɛ ka nu biiri kyuro mobile phone, karatɛre biŋ la be ka sɛgre be a eŋa, kopu meŋ biŋ la be, ka calculater biŋ be, magidalee biŋ la be ane gane kyɛ ka a zie zaa waa peɛlaa peɛlaa lɛ.

Pɔgsarre velaa la tou buma zukyaare buma la nuote peg buma la a mene e la ziiri ka mene e peɛle kye ka ɔ nang pegli mene meng ɔ nung ane pelee kye laara muse muse ɔ arẽ la dankpini kanga seɛ .

Yideme ne paaloŋ kaŋa noba la, nyɛ bibilii bata naŋ zoŋ kuriwirile bonyenaa,a noba kyɛne la sokpoŋ ŋa poɔŋ, noba meŋ yɔ are areɛ la a boma gbol gbol a leŋ seɛŋ, a zie zaa e la nensaalba naŋ yɔ kyɛne kyɛne a sori zie zaa.

koɔ poɔ tonton zie la, manne noɔreŋ la ka gboɛ biŋ biŋ a gboɛ e la yaga yaga lɛ a gboɛ mine e la zeɛre, ka noba are are a poɔŋ, zon nyɔge boma meŋ be la a gboɛ poɔŋ kyɛ kaa koɔ paa Gan a noɔre naŋ te gɛre, a be na a gboɛ naŋ biŋ e la biiree lɛ.

Nimipɛlle zie la noba zeŋ la mankpoŋ kaŋa seɛŋ a ba zeŋ zie na e la biiree lɛ a zie nimitɔɔre a mankpoŋ poɔŋ bonboloto kaŋ e la pelaa gaa te kyɛ ka noba a zeŋ zeŋ ba dakogi zumazuma zureŋ kapuro nyɔɛ saa saaɛ la kyɛ ka ba dire dɛmɛ.

kɔ dɛni zie la kyɛ. Nyɛ a zie na waa gbalangbalan lɛ. Noba vogle la kpolo a toŋ ba nu wuɔre a kyɛ are gu taa na ŋmɛ taa. Noba be la a poore na a kaara lɛ ba na naŋ e a zɔɔ a faa taa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

Nyɛ saakonnoŋ a saakonnoŋ ŋa soma la nyɛ dɔɔ naŋ zeŋ a seŋ ona namamamama a dɔɔ ŋa eŋ la boma o nu suglo zaa o eŋ la fenteɛ ka bonŋmaa bone piri o zuŋ kyɛ ka o eŋ kɔkɔlɛɛ a gyere gyere boma o zie zaa kpanbeɛ be la o puoriŋ kyɛ k,a dɔɔ zeŋ bɔeŋ lɛ kyɛ kaara nimitɔɔre.

Sori zu nyagema la. Lɔɔpeɛlaa ane lɔɔ zeɛ la be a soriŋ. A lɔɔre kaŋa nyebogiri kyeɛɛ la kaŋa lambori meŋ zaa ŋmare ŋmare fogili fogili o zaa kpɛ. Yi wogiri wogiri ayi kpakyaŋaŋ la soŋgonsori kpakyagaŋaŋ. Noba be la ba nimtɔɔreŋ be a kaara lɛ a yɛlɛ naŋerɛ. Ka lɔɛ meŋ are are be.

Nimipɛle ane pɛnnoo zie la mankpoŋ kaŋa noɔreŋ la bipɔlee kaŋ pɛgle la bɔle kyɛ ka ba mine meŋ bebe a meŋ gyɛre gyɛre kaŋa su la bonzeɛ kyɛ ka ba puori na zaa e ŋa koɔ la panana lɛ te gɛrɛ datige meŋ te are la a puoriŋ.

Nembatɔnne kɔɔdɛnne zie la, nembatɔnne bɔl la ka ba ŋmɛre, ba pɛgele pɛgele la ba daŋkpala a kyɛ go go a Kara a bɔl, a kaŋa su la bon naŋ e dɔre, kyɛ ka kaŋa meŋ su bon naŋ yiree ŋa ankaa a ba nenkpoŋ na kaara ba bɔl ŋmeɛbo pɛgele la wulee o noɔreŋ ka noba are a leri ba nuuri a kyɛ kaara, a ba zie na e la biiree.

Zeŋ boi tontonba ba la, polisirii la ba vɔgeli la ba kpol sɔglɔ a mare ba baagere a kyɛ su polisirii bonsuuri, ba are la sokpoŋ kaŋa zuŋ a toŋ ba polisirii nɔtɛɛ, kyɛ ka lɔɔre kaŋa te are a puoriŋ be e sɔglaa, datiige mine be la a nimitɔreŋ be ka taŋa kaŋa be a seɛŋ.

Kyɛ lɔɛ ane saseɛ kɔŋ doŋ wuoro lɔɛ naŋ veɛlɛ lɛ lɔɛ poroŋdom poroŋdom ka a mine meŋ sige mare tiŋɛ a nyɛ kurikuri mine e la peɛɛli a yaga zie ayi meŋ e la zēēre a puori sɛŋ nyɛ e la dɔtige kyɛ kaa are zie na e kolɔkolɔ lɛ.

Yiele ane seɛɛre zie la nyɛ nobɔ naŋ veɛlɛ ba seɛ la goŋdoŋ yigleŋ yigleŋ zompuruŋ zompuruŋ mine kyɛ su kpare bilii bilii naŋ waa zeere ba pɛgle la daŋgbala a zuune zuune a kyɛ e ŋa ba naŋ seɛɛrɛ ba mine be la a puoriŋ pɛgle ba gaŋga bilii ka ba mine kpaara ba nuure ze kɔlɔŋkɔlɔŋ kaŋ na kyɛ ka ba puore na zaa e da tige yoŋ.

Yir dɛme laŋ zimbu zie la. Nyɛ pɔgɔ ne bibilii naŋ zeŋ dakoge zu. Ba mene areɛ la. Kyɛ ka kanga, a pɔgɔsarlee kanga a pɛgle laa ka boma be a laa poʊ. Ka ba poore na zaa e ŋa kyaane la a bebe. Kyɛ ka boma yɔ yagle yagle a be.

Lɔ maali die la a kyɛ, nya noba naŋ seŋ lɛ eŋ ba noɔwɔɔre, kaŋa su la kparo ka o nyagre, kyɛ ka lɔre ba naŋ ba maali baare do te are dakogi kaŋa zuŋ, ka dɔɔ are a kaara a eŋe bontaare kyɛ ka ba mine kyɛle na a paa are a mɔro kaara yɛllɛ na o naŋ erɛ a lɔre na vaɛle la.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

Zeŋ boɔn tontonba la. Nyɛ pɔglee na haa o nuore lɛ. Kyɛ ka polisire nyoge o nuure a gyire ne o poore. A tagra ka o pieli lɔre. A polisire zaa e la dɔbɔ. Kyɛ ka a pɔgɔ kanga be be a susugreŋ a su kparo zie. A ba poore na zaa e ŋa die viɛla kanga la

Nyɛ yingmane naŋ are a yingmane dapoe zaa e na kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ a yingmane taa la dendɔɛ ata ka takorre ayi be a nimitooreŋ kyɛ ka a dendɔre kaŋa yuo ka nie zeŋ o dendɔreŋ a puore sɛŋ na e na da tige a are are a be a wa te gaa.

So kpɛŋ zuŋ la lɔɔ peɛli are are la be niŋ yaga are la a nu gɔɔ sɛŋ na nyɛ polsi naŋ te waana a vɔgli o polsi zupili kyɛ eŋ nimikyaani ka a noba mine naŋ kpɛte are a noba poɔŋ a leɛrɛ kaara a polisidɔɔ kyɛ ka a pɔge kaŋa a are a leŋ duuku zeɛ ane kpare zeɛ.

Kɔkɔre ane yelyaga zie la kyɛ nyɛ pɔɔsarelee naŋ are nimitooreŋ ka nobɔ yaga a are are a tɔgloo o are la di muloŋtumm kaŋa nimitooreŋ a die nimitoore daa kaŋa areɛɛ be a kpɛ te are a die nimitooreŋ kyɛ ka a puore na zaa e sa wɛwɛree yoŋ.

Kʋɔ pʋɔ lɔɛ la a ama a taa nanbare. Yigmane kaŋ nuureŋ la ka a e yaga yaga lɛ. Paŋtuŋne tɔŋ tɔŋɛɛ la kyɛ ka noba be a paŋtuŋne seɛ kyɛ ka yikpong kaŋ te are a nimitɔɔreŋ ka dabil bile bile kaŋ be a kpakyaga pʋɔ.

Paaloŋ yuo lumbo la, nyɛ pɔge naŋ pɛgele pɛgele boma ane o bie, o irree la boma a kɔrɔ dɔɔ naŋ su kparoo naŋ nyigire, kyɛ ka alɔɔpele te be a puoriŋ be, a zie e la alɔɔpele gbangbalaa, Dɔba te are la a nimitɔreŋ be bayi a meŋ su boma naŋ nyigire.

Puoruu puoruu yi kpoŋ zie la nyɛ noba naŋ zeŋ vaare vaare ba kpare bɛrɛ kyɛ zeŋ lire gbɛɛ a ba nimitoore na e ŋa vūū la te ure kyɔii kyɔii kyɛ ka a ba lomboe na zaa a veɛɛlɛ a ŋa dapare.

Sokpoŋ poɔ la, nyɛ lɔɛ naŋ tuuro taa motor zonneba meŋ Bebe a lele boma o motor zaa te gyere o tuobo ŋa e la yaga,a lɔɛ toŋtoŋ la taa a tuuro taa, a mine e la lɔɔ pɛɛle ka a mine e lɔɔ zeɛre ka a mine meŋ e lɔɛ sunne, a dɔɔ vɔgeli la kpogilo

Bomma daabo zie la nyɛ noba naŋ aŋ eŋ ba nuwoore pɛbilee biŋ biŋyee la ka ba ire ire bomma eŋ a pɛbilee poɔrreŋ a die poɔ veɛlɛ e peɛlaa kyanana lɛ vūūnoo yɛ ure ureeŋ kyɛ ka zeere zaa ka bomma yɛ biŋ biŋ o zaa wa te gyeere.

A donnee zu yelseɛlɛ nyɛ pɔge naŋ gbi dumo ka ŋmaane ŋmaabilipɔlɔ a zoro meloo ŋmaaŋa kaŋa te be la nimitɔɔreŋ a zɛge o zoore k,o do saa a gɔre kyɛ k,a puori na zaa e ŋa mɔtige la a be a be.

Seɛɛre aneŋ yiele kyɛɛbo zie la nyɛ nobɔ naŋ su su ba saakoŋnoŋ bomma ka gaŋgakpoŋ biŋ ba nimitooreŋ ka kaŋa pɛgle loŋo a ngmeɛrɛ neŋ da paaloŋ ba kyɛlɛɛ na zaa ba su bomma pɔg ba menne ba yuo la podɛɛ aneŋ ba nyaa a bare a kyɛ ngmeɛrɛ ba bon ngmeɛɛre aneŋ kookeree.

Enyuo neŋ dapaaloŋ zie la a kyɛ nyɛ dɔɔ neŋ pɔɔ naŋ are a nimitooreŋ a nyoge nyoge taa a are lɛ kyɛ ka ba mine zeŋ a dɛlle dɛlle a dakog zumɔzumɔ zeere zurre a kyɛ kaara ba ba mine meŋ te zeŋ la a nimitooreŋ ka ba mine ngmaara enfuone kyɛ ka ba nimitoore na zaa a e ŋa daare la a te are are a be.

Vūū tontoneba la a kyɛ a gbangbalaa ŋa veɛlɛ la nyɛ a ŋmenaa vūū tage kyaate naŋ biŋ gyile gyile gyile lɛ te gaa a noba are are la a kpakyagaŋ be ba vɔgle la ba kpoglo k,a kpoglo e soonee kyɛ k,a nimitɔɔre na ka poole wogri wogri mine gaa te are are a be.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

Zeɛre koɔri zie la a kyɛ aa nyɛ sɛrimaanii ba na duori duori biŋ komie bebe la ka pɔge kaŋa pɛgli o bie a noo wagyɛ pilaa kyɛ naŋ seɛ wagyɛ vaare meŋ dikpoŋ soŋkoseɛŋ la ka ba ziŋnyɛ ba naŋ titi patare a zie zaa ka pɔgebɔ ziŋziŋ a koɔrɔ ba boma koduri zaaŋ be a zie.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

Nimi pɛɛle zie la, nyɛ pɔgeba ane bibiiri naŋ zeŋ a ŋmaa woroworo a wa te gaa a nimitɔre be bibilii deɛne damanne ane kori bibilii bibilii biŋ la be bibile kaŋa be la sensɔɔreŋ kyɛ ka noba te zeŋ a kpaareŋ na zaa a wa te gaa, pɔgesarra kaŋa. zeŋɛ la a leri o gbɛɛ.

Die velaa poɔ la, ka dakogri a bebe, ka tabol biŋ, ka gane bɛrɛ dɔgle dɔgle o zuŋ, duule kaŋa dɔgle la a tabol zuŋ a taa tebilii, a dakogri zumo zumo peɛle meŋ puoriŋ, tebilii bee be ka a vaare e sunne, kyɛ ka enfuone yɔ biŋ biŋ, kyaaneti be la a die poɔ.

Mɔdawegi pʋɔ la. Donne be la a mɔdawegi pʋɔŋ. Wɔɔre ayi bebe la are ka lɔɔre be a kpakyaga pʋɔ kyɛ ka niŋsaaba be a lɔɔre pʋɔŋ. A wɔɔ kaŋa nyimɛ bulyie la gamgam lɛ. Tebɛrɛ be la a mɔdawegi pʋɔ a taa vaare ka a veɛlɛ yigleŋ yigleŋ ane mʋɔ naŋ pupuure.

Kyɛ noba naŋ zeŋ ŋmaa wuuro tabol kaŋa zu a tabolkpoŋ zu pɛrɛtɛ peɛle be la be a biŋ ne seemaa koŋkore biŋ la be a ne dãã kyɛ ka ba zaa zege la ba zuri a leɛ kaara sazu sɛŋ ba ziena sereŋ veɛla ka ba zeŋ a gyili taa a wa te gaa.

Nyɛ die poʊ na viɛlɛ. Ba biŋ la fulaware na viɛle yaga zaa. A biŋ tabulɔ. Ka a dangbene a saali e koluŋkoluŋ lɛ. Kyɛ ka vuune ure ure mare a dangbene. A die saazu na zaa viɛlɛ la. Kyɛ ka boŋ kanga biŋ a na tuore a die poʊŋ.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

Dapaalon ne mfuoni yuoni la a nga nye doɔ nang eng nimikyaan doɔ kpong ka tabol be ba kpakyagan ka bundisunni bebe ka bibile a iri seemaa a teɛ ɔ nu a suuro a doɔ ka ɔ dire a ngaa numa la yaga.

Kõɔ dugribo la nyɛ noba naŋ be gbori pooreŋ maŋkpoŋ poɔŋ a gboe e la doɔre ba meŋ yɛre kparre doɔre noba te be la a sazu be nimitɔɔreŋ ba ba poorɔ zaa a lantaa gbirgbiriŋ a kyɛ kaara a noba naŋ mono a gboe ne kyakya ba zie na e ŋa daare la ka ba ba do te maale a zu baŋ do te are.

Zimaale ka o veɛlɛ damannaa, nyɛ pɔgesarele naŋ are a su kpar wogi pɛlaa a toori nuwoori zeɛre, a kyɛ peɛre a zie a miillɛ, ka bipɔlle kaŋa zeŋ la be a zeŋ o dakogi Zuma Zuma zu, a dakogi Zuma Zuma e la peɛlaa ɔŋ zeŋ leri o gbɛɛ a kyɛ kaara bonkaŋa o nuuri poɔ, a die poɔ veɛlɛ la.

Nimi pɛli zie la. Nyɛ bibilii naŋ are koɔ poʊŋ ane nebɛrɛ. A ba kpong zie zaa tuŋ la pare bilii. Kyɛ ba ba su kparɛ. A koɔ poʊ, noba te be la a pooreŋ ka a koɔ gaŋ wulowulo lɛ a te gɛrɛ. A man nuore koɔ na yinɛ a ba viɛlɛ. Kyɛ a poʊ na te e la yileŋyileŋ lɛ.

Seemaa maale zie la nyɛ pɔgeba bayi naŋ moɔ nimiri maala seemaa ba maale la vūū a daaŋare ata ba nyeenɛɛ boma a koro ka kaŋa meŋ nyeenɛ dɔɔnɔ kaŋa meŋ a yaara a boma a ennɛ lakpoŋ kaŋa biŋ la be.

Monsime zo zie la nyɛ sokoɔraa naŋ gaŋ lɔrɔtɔ lɛ ka lɔɔbilii bilii yɛ zoro a zie zaa a lɔɔbilii mine e la peɛle ka mine e zeere mine e la doɔre ka mine e soonee kyɛ noba kpɛ te are la zie kaŋa a teɛnɛ ba nuuri a sori e la kɔlɔŋ kɔlɔŋ lɛ.

Laafeeloŋ tonton zie la, a laafeeloŋ tontonba su la bonsuuri a pɔge. ba enne zaa a kyɛ eŋ noɔwɔɔre ba are la ka kaŋa wullo o tɔ yɛlɛ karataa pɛlaa kaŋa poɔ kyɛ a baalba gaŋ gaŋ la a baalba dakori enne a wa te gaa.

Dikpoŋ kaŋa poɔŋ la dɔbɔ yɛre la kpare bɛrɛ pɔge ba menne ka ba mine bayi a ire are kyɛ ka tabolɔ a biŋ ka gbaŋ peɛɛli aneŋ kɔŋkɔrre biŋ ba nimitooreŋ duoro yel kaa gaa toore bomma meŋ be la ba nimitooreŋ ka ba mine a kyɛllɛ a yeliyaga.

Kuore zie la ka noba are fɔɔle fɔɔle baminne kyɛ zu bonsɔglɔ. Dɔɔ kaŋ arɛɛ la a su poresiri kaayaa a vɔgle a zupil kyɛ leɛ o puori a ko a kuudaga ba naŋ de wagɛ pilli pɔge. A laŋboreŋ dapuuro are are la be kyɛ ka a noba are taa kpakyagreŋ.

Nyɛ paaloŋ kaŋa naŋ veɛlɛ lɛ a paaloŋ ba sireŋ maaloo la nyɛ sore naŋ gaŋ lɔrɔtɔ lɛ te duoro derre yɛ are are la a soe lomboe zaa a mine e la Soŋkoŋsorre na naŋ e wogre kyɛ ka a derre meŋ seeriŋ ka teere a be be teere are la a nugɔɔ sɛŋ na a veɛlɛ yaga zaa kyɛ ka lɔ meŋ sige te paki paki a lombore kaŋa wa te gyeere.

Bonmaale zanne zie la kyɛ dɔbɔ ane pɔɔbɔ la a laŋtaa a dɔbɔ mine su la kpare nuwogre ka kaŋa dɔɔ kyɛ ba kyɛlɛɛ na a are a nyoge mansen kpoŋ kaŋa a are neŋ a die zie zaa e na kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ kaa birikyire ba naŋ mɛ ne a e zeere kyɛ ka zie zaa a veɛlɛ kaŋa zaa ba vɔgle zupil.

Kuorizie la a kyɛ kūūni ūū zie la nyɛ bogri ba naŋ tugi bogri bogri yaga nyɛ a kūūni dagre naŋ waa yaga lɛ a e peɛle peɛle kyɛ ka a noba maŋ su boma a pɔge ba zaa muluntum lɛ lopeɛle ayi la wa biŋ ka ba ire a kūūni kyɛ ka a kūū tɛne ba naŋ tugi biŋ ka a waa zeere zeere lɛ mɔdawɛge poɔŋ la.

Nyɛ sagre naŋ laare zie zaa koraa kaŋa la ba de la kɛkɛrɛɛ aneŋ daare a e tɛne a fɔɔfɔɔ a derre kyɛnserre la ka ba de go go a zeere mine kyɛ ka kõɔ pãã kuurkuure a zie ka o waa woge lɛ nyɛ dɛgre neŋ bomma naŋ bebe lɛ kom mɛmɛrɛɛ bebe la ka fufure aneŋ karetaare lɔreoo poɔŋ a zie ba veɛlɛ zaa.

A die ŋa poɔ veɛlɛ la nyɛ noba naŋ are are be a pɔge kaŋ su la bonpeɛlle wa gaa te sigi kyɛ are foɔle o nuure o nimitɔɔre a ba nimitɔɔre be takorbilii te bebe la ka eŋfuoni bebe kyɛ ka a die sazu zaa uri uri vuu bilii bilii panaana panaana lɛ.

Koɔbo enfuone la nyɛ pɔgeba naŋ mare mare biire kyɛ naŋ pɛgle ku wogre a zuune a kyɛɛrɛ a teŋɛ ba puore na zaa e la wolɔwolɔ lɛ te gɛrɛ koɔbɔ zie la a e kpoŋ lɛ a be a zie ŋa a pɔgebɔ zaa su la bon sonne a pɔg ba menne.

Dawɔŋ eruŋ eruŋ naŋ veɛlɛ. Ba maal la a zie a eŋ woroo woroo a maŋ de kaŋ zaa ane o taaba a eŋ o zien. Bɔreferɛ beebe, ka koduri bebe kaa mine meŋ leŋ eŋ foforeŋ a yagle yagle a zie pʋɔŋ. A veɛlɛ la yaga. A mine e la ziire kyɛ ka a mine e suuni kaa mine e dɔre.

Deɛmo ane nimipɛle la nyɛ pɔgeba naŋ su boma ka ba zaa kpɛlem a eŋ zutarepeɛle kyɛ ka ba e ŋa ba naŋ zuuni tɔ kaŋa gyiri la wagyɛpelaa o kɔkɔreŋ kyɛ ka ba puori na zaa a e nensaaleba yoŋ.

Kuori zie la, nyɛ a zie zaa teŋe poɔ naŋ waa zeɛ zeɛ lɛ, dakori biŋ biŋ la ka ba kʋʋ daori a pare pare a zureŋ, a dakori eɛ dakor wogiri bibilii ane aneŋ nimbeɛre kouri la nyɛ bibile naŋ are a teɛ o seɛ a veɛlɛ lɛ, a enfuoni veɛlɛ la, kyɛ noba te are la a puori zaa a su ba bonsɔglɔ kɔ mine meŋ su bonzeɛre bibilii bayi are gu la a kʋʋ daori

Nimi pɛle zie la naa kaŋa poɔŋ nyɛ nobɔ neŋ bɛrɛ ne bibilii mine naŋ gyiire te are a puoriŋ kyɛ kaara a naa gaŋa poɔ nobɔ banaare be la a naa gaŋa poɔ a su kpare tigrɛ kyɛ kaŋa lie zoro la kaa naa dare naŋ waa koŋe ka o tu ba zie sɛŋ na a kara.

Tenyuo loɔ̃ gaabo la kyɛre, nyɛ noba naŋ pɛgele pɛgele ba baagere a kyɛnɛ mɔgaara poɔ, a tu datige mine parɛɛ a gɛrɛ. Kyɛ ka noba yi te be a datige parɛɛ seŋ na yaga yaga lɛ, ba pɛgele la ba baagebɛrɛ pɔgebɔ ane bibilike.

Maane kpoŋ poɔ la a kyɛ nye noba naŋ be pantuge poɔ ka a pantuge ŋmaare kõɔ kaa yaara, a kõɔ e la deŋee lɛ te gare ka noba bibilee ane nenbɛre a kpe be be ba mine yeere la kparɛ ba mine ba yeere kparɛ kyɛ ka ba mine teɛre ba nuure a vɔgle ba zupelee a zangre ka a doro saa.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

Nyɛ nobɔ baŋ gbi gbi ba su la bomma bonpeɛɛle a pɔg ba enne za muloŋtumm muloŋtumm lɛ ba eŋ la nɔwoore kyɛ ka saleŋso kaŋa a gaŋ a teŋɛŋ a e ŋa beŋsaalaa saleŋso ba dirɛ la enfuone kyɛ ka kareta bilii yɛ biŋ a teŋɛ zaa.

Soturibo la nyɛ ba naŋ tɔŋ fuolii te gaa te gaa tɔɔre tɔɔre zaa lɛ ŋmenaa kyuoli la a zie ka a noba a mine su bompeɛle bibilii ane nembɛrɛ zilɔŋnaa kaŋaŋ la ka ba be a kyɛnɛ k,a zie zaa a buli mɔbilii muro muro muro lɛ a te gaa.

Nimi pɛle zie la. Man kpong kanga nuore la. Noba are la koɔ poʊŋ. Baapaaba ane nebɛrɛ. Ba yaga zie su la kpare bilii, a toŋ pare bilii. Kyɛ aŋ be a koɔ poʊŋ wulɔwulɔ lɛ. A koɔ aŋ gaŋ la diŋɛ lɛ te gɛrɛ.

Sotuuroba zie la, nyɛ noba naŋ zeŋ zeŋ ka ba mine are are kyɛ ka kurie yɔ ŋmaa ŋmaa a zie zaa guo guo, neɛ zaa taa la o zituuraa a zie poɔ e la kɔloŋ kɔloŋ lɛ a veɛlɛ o zaa kyɛ ka dakpimɛ ba ba a te do te nyɔge a die saa zu vʋʋ veɛlɛ uri uri la a zie zaa.

Laafeeloŋ tonton zie la, nyɛ a laaƒeeloŋ noba naŋ tona ba Toma ane popeɛloŋ ba e la noba bata, dɔɔ bonyenaa an pɔgeba bayi, a pɔge kaŋa su la bon peɛlle kyɛ de bibile a gaala dakogi kaŋa zuŋ a ba tabol na zu tiinɛ konkobili biŋ la be ka nu kaa bon sɔre meŋ a biŋ biŋ be.

Nyɛ die naŋ veɛlɛ lɛ a die taa la dakogri dakogzumɔzumɔ ane kapuri bebe zikogkoloroo kaŋ meŋ kpɛ te be la be ka eŋfuoni a kpɛ te biŋ a be kyɛ kaa die e kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ.

Yideme la a laŋ taa a gbuli zeŋ a ba puori na kampili beebe gaazie la ka datige e gyire gyire lɛ a puori na kyɛ ka laayɛloŋ kaŋa tɛntɛrɛŋ lɛ biŋ ka vūū mare o poɔŋ ba zeŋɛɛ la k,a vūū toloŋ ire duoro ba.

Neŋbɛtuone laŋ zembu zie. Nyɛ pɛn piɛle na poge poge a ba nimiirɛ mene. Ba zeŋɛ la ka ba lɔgu bilii pare pare ba gbɛɛŋ. Kyɛ ba su boma a poge ba mene zaa. dakoge zu la ka ba zeŋ. A ba zie na poʊ e na koluŋkoluŋ lɛ kyɛ ka ba zeŋ a kaara a nimitoore seŋ.

Neŋba tõɔnaa dɔɔ zeŋɛɛ la ka odaŋkpala ayi a biŋ o lomboreŋ o zeŋ la dakog zumɔzumɔ zuŋ kyɛ ville ville o gbɛre kaŋa bonpeɛɛle a de pare dakog kyoŋgoroŋ kaŋa zuŋ kyɛ paŋ taa o kɔmpiuta bondaanaa a kaaraa a kɔmpiuta zu a kɔmpiuta zu zaa e la suunee lɛ.o die veɛlɛ la.

Nyɛ nyaŋma naŋ seŋ lɛ noba naŋ kpɛ kõɔŋ a eŋ ba seere kyɛ daara ba kuriwie a nobɔ e la yaga ba mine toore la nɔbomma pɔg ba noɔɛ kyɛ ka ba mine meŋ a daara ka nobɔ kpɛ te zeŋ a zie zaa e la kõɔ panana lɛ a te gɛrɛ .

Sããkonnoŋ deɛne poɔ la a kyɛ nyɛ pɔgeba naŋ piri piri boma ba gbɛɛŋ lɛɛ ba gbɛɛŋ lɛɛ ba nuuriŋ lɛɛ ba kɔkɔlɛɛŋ lɛɛ ba zuriŋ a seɛ wagyɛre wagyɛ tegrɛ a lele ba seere ka ba munkyele yi kyɛ ka ba seɛrɛ ane da paaloŋ noba be la a zieŋ ba puoriŋ yagazaa ka ba mine ziŋ ziŋ ka ba mine are are kyɛ ka a dɔɔ kaŋa a su kparpelaa te sãã a puoriŋ be.

Nyɛdie naŋ veɛlɛ o eɛɛ ŋmaa ŋmaa golgol o zaa noba sege te be la a die pariŋ kyɛ kaa die lugo a e bɔlɔmtɔm bɔlɔmtɔm lɛ gaa te dodo a die poɔ zaa kyaane la vuu kyanana kyanana lɛ kyɛ kaa die poɔ tiŋɛ a e kɔlɔŋkɔlɔŋ lɛ moɔ ba bul be.

Yideme la, dɔɔ ane pɔge ane ba bie nyɛ ba puoriiŋ dalee kaŋa naŋ are veɛlɛ lɛ a veɛlo zaa nyɛ soŋkpoli kyɛ ka nambare meŋ beŋ a peɛli ba a bibile pɛgli la o deɛdeɛ kɔŋtɔŋlee kyɛ ka baagilee a biŋ ba nimi tɔɔrriŋ a pɔge gbeɛ la kyɛ ka adɔɔ ziŋ koge zomɔmɔ zu.

Nyɛ gbangbalaa naŋ veɛlɛ lɛ muuri buli buli la a zie zaa seŋ seŋ taa miirie miire lɛ nyɛ donne naŋ are a zie wie ane bonne ane nii la be a moɔ ŋa poɔ a nimitɔre kyɛ dakori biŋ biŋ la ane tabolɔ ka seemaa ane tabolɔ pare pare a tabolɔ zuŋ a zie veɛlɛ la.

Die ŋa poʊ viɛle la. Nyɛ dakoge zumo zumo na bebe. Ka a poore na a e kyaanaa ka daare yi te saaŋ saaŋ a be. A daa kanga meŋ are la a die poʊŋ a viɛle yaga zaa. Eŋfuone yɔ mare mare la a die dangnineŋ. Kyɛ ka die poʊ zaa saali viɛle a e koloŋkoloŋ lɛ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

Mane kõɔ la. A veɛleŋ yare yare ŋa ba ɔŋ nyu. Bibilii be la a mane noɔreŋ a ɔnna a kõɔ. Ba e la bibilee banaare. Ba ɔnno la a kõɔ ne bogtirr. Bogti kuruu, bogti peɛlaa ane bogti suunee. A Bibilii zaa yare la kparɛɛ. Kyɛ ka ba puori sella eŋa taŋa la a bebe.

Sojare la be a kyɛ ba e la dɔba banaare a be a kyɛ ziŋ boe tontonneba la ba pɛgle la ba malfabɛrɛ kyɛ ka a puori na ka loɛ lopeɛle a are are be a puori na zaa ti e motige tēēlɛ ka daare bebe a te gɛrɛ.

Nimipele zie la nyɛ bie banaŋ bora ba taa la boŋkaŋa naŋ pare a ba kogo zuŋ a taa zikonkolore ka ba de bombie eŋ eŋ be a dɔɔnyaaŋa kaŋa bebe la a su dagakparoo kyɛ vɔgle zupili pelaa kyɛ ka kaŋa meŋ su kparrepelaa a leɛ o puori k'o ba zeŋɛɛ la a bora bie?

Laafeeloŋ tontonzie la noba zeŋ zeŋɛ la ka ka ba mine gaŋ gaŋ a vaare vaare ba menne a ne kuntunni ka baalba gaŋ a balbagodori zuiŋ kyɛ ka dɔgta yiri tontonnema a su su ba kparpeɛle a pɔge kaŋa meŋ are la be a kyɛ su kparpeɛle kyɛ leɛrɛ kaara a dɔgtayiri tontonnema.

Zannoo zie la poyaa nyɛ bibilii aneŋ bipɔlbilii naŋ go go ba zeŋ la a te te tabol peɛlaa zu a tabol peɛlaa zu monsen bɛrɛ beebe ka ba muulo kaara kyɛ ka kaŋa a te eŋ nu woore waayarre yɛ guuli guuli la a tabol zuŋ.

Saakonoŋ zie la a kyɛ nyɛ pɔɔsarebilii ba naŋ tɔtɔ bomma a lige ba ba kpaŋkpangɔlo zaa ba gyire la lɛɛbie a kyɛ seɛ wagyɛrre ba nyaaŋ nobɔ zeŋ la a nimitoore a zeŋ kyɛ kaara a pɔɔsarebilii naŋ be a sensugliŋ zege la ba nuure kyɛ ka zu kpoŋ kaŋa te bebe ka a neɛ kaŋa. te zeŋ pɛgle

Sabie lere la sokpoŋ zuŋ la a kyɛ nyɛ noba naŋ kyɛnɛ a de ba kampilbilii pɔge ba mine dɔɔ ane pɔge be la a nimitɔɔreŋ kyɛ ka a puori na zaa te e ŋa kõɔ na a te bebe a be loori kaŋ te be na a puori be ka o puori vūū uri.

Neŋba tõɔnaa dɔɔ zeŋɛɛ la ka o daŋgbala ayi a biŋ o lomboreŋ o zeŋ la dakog zumɔzumɔ zuŋ kyɛ ville ville o gbɛre kaŋa bonpeɛɛle a de pare dakog kyoŋkoroŋ kaŋa zuŋ kyɛ paŋ taa o kɔmpiuta bondaanaa a kaara a kɔmpiuta zu a kɔmpiuta zu zaa e la suunee lɛ o die poɔ veɛlɛ la.

Laafeeloŋ zie la a kyɛ nyɛ a laafeeloŋ tontona naŋ zeŋ a toɔrɔ kyaana kaŋa nyɛ gama naŋ seŋ lɛ a biŋ be a tabol zuŋ a pɔgeba mine pãã zeŋ la a tabol a kogo kaŋa zuŋ a kyɛ leɛrɛ kaara a dɔɔtayiri dakogri biŋ la a be kyɛ ka kogi bilii bilii meŋ biŋ biŋ a be.

Nimipeɛle zie la, nyɛ dɔba bata naŋ are a nyoge nyoge taa nuureŋ, kaŋa su la kpare. nuwogir ka gbenni zu be o eŋe kyɛ ka o eŋe nimikyaane ba mine meŋ te are la a puoriŋ a vaare vaare ba wagyɛ beɛre ka a dɔɔ kaŋa meŋ pale o zu a ba puori na zaa veɛlɛ la ka nen beɛre beɛre a zeŋ be katawie pareŋ

Sorizu nyagema, nyɛ zie naŋ waa guloŋ guloŋ lɛ a lɔɔre kaŋa are la be kyɛ ka noba a do te are die zu kaa die lage a gaa te tɔ o soba kaŋa noba zeŋ la a be dakogi Zuma Zuma zu tabolɔ meŋ biŋ biŋ la a be kyɛ trotor meŋ biŋ la a be a waa zeɛ.

Dapaaloŋ boma kɔɔre zie la, nyɛ gbanyɔre naŋ yɛgele veɛlɛ lɛ, a mine meŋ biŋ biŋ la tabol zuŋ ka kɔrelɛɛ ane nubanne zaa a biŋ biŋ, ka a pɔge paa a zeŋ kɔge a pɔge eŋ la noɔwoɔ a pɔge o noɔre kyɛ kaa puori. naŋ e zie ba naŋ yagele yagele a zie zaa kampili kaŋa pareŋ la ka o zeŋ.

Boma seɛbo zie la a kyɛ nyɛ bonsɛ mansin naŋ biŋ ka pɔge zeŋ a su bompeɛle a kaara kyɛ ka kaŋa meŋ go a kyɛ a wuluu yɛlɛ a pɔge na go le la zutara kyɛ ka o boma zaa o naŋ su a e yaayi ka o eŋ nominyaare kyɛ ka a puori na zaa ka kyɛllɛɛ bebe zeŋ ne ba mansimi ne tabolo ne dakogri zuŋ la ka ba zeŋ.